Iddoo kanatti wantoota addaa addaa argaa jirra. wantoonni amma argamaa jiru kun baay'ee kan taa'anidha. isaanis kanneen akka manaa baay'ee, biqiloota addaa addaa waan bifti isaa gurraacha tahe argaa jirraam. akkasuma illee naannoon kun naannoo magaalaa kan taheedha.

Nyaatni wantoota bu'uura jireenya dhala namaa ta'an keessaa isa tokkodha. Namni yoo nyaata hin nyaanne jiraachuu hin danda’u. Kanaafuu nyaachuun dirqama ta'a. Bakka kanatti nyaata baay'ee gaarii ta'e qopheeffamee dhiyeeffame argina.

Baaburri daandii isaa dheeraa fi lafaa olka'ee jiru irra imalaa jira. Daandiin baaburaa utubaawwan gurguddoo lafa ol ka'ee jira. Kana malees, hurufa irratti konkolaataan meeshaalee ijaarsaa kanneen akka dhagaa fe'aa jira.

Beeylada manaa Kan namatti madaqxee jiraattuudha. maqaan beeylada kanaa Adurree jedhama. adurreen nyaatawwaan lallaafaaa ta'an Kan Akka biddeenaafi daabboo akkasumas foon loonii sooratti. dhugaatii aakkas aannaniis baay'inaan Kan dhuguun jaalattuudha. mana keessatti hantuutaafi ilbiisota biroo adamsitee ni nyaatti.

Raadiyoo xiqqoon dirra ishee gara fuulduraan lakkoofsa 123.3 jedhu mul'achaa jira . Raadiyoon karaa gubbaan anteenaan ishee dalga galee jira. Raadiyoon kun bifa lama qaba. Isaanis gurraacha fi adiidha. kun raadiyoo Itiyoophiyaati!

Akka addunyaa irra jiraachaa jirru kanaatti namoonni baay'een isaanii guyyaa dhaloota isaaniitiif bakka guddaa kennu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni kun gaafa guyyaa dhaloota isaanii waantota hedduu mijeessuudhaan bakka guyyichi itti kabajamu miidhaksuudhaan jaallattoota ofii faana dabarfatu. Gaafa sana nyaata addaatu qophaa'a.

Namoonni kun namoota amantaa pirootistaantii hordofaa jiraniidha. namoonni baay'atanii faarfachuudhaaf qophaa'anii dhaabbachaa kan jiraniidha. namoonni uffannaan isaanii uffannaa wal fakkaataa fakkiin fannoon irratti ka'ee kan jiruudha. akkasumallee hundumti isaanii herbee adii mataa isaaniitti maratanii tooraan dhaabbachaa kan jiraniidha.

Namoonni gabaa keessatti Qullubbiifi kanneen biroo gurguranii jiraatan hedduudha. Warri hojii akkasii hojjetan kun gabaa keessatti akka humna namaa madaaluu danda'utti kakaa'anii qopheessuudhaan dhiyeessu. Kun immoo namoonni hedduun bitachuu akka danda'an taasiseera.

Hordoftoonni amantaa kiristaanaa akka addunyaatti sadarkaa olaanaa irra kan jiran yommuu ta'u, isaanis kitaaba mataa isaanii kan qabanidha. Kitaabni kun macaafa Qulqulluu jedhamuun kan beekamuu fi irraa barsiisuuf kan fayyadudha.

Meeshaa mana keessaa kan ittoo itti kuusaniidha. Meeshaan kun danaan isaa gara geengootti kan dhiyaatu yoo ta'u halluun isaa diimaa fi magaala. Meeshaan kun keeddoon isaa itti godhamee saanii adii irra ta'aa jira.

Korojoo halluu gurraacha qabu kan wantoota adda addaa itti godhatanii dugdatti baataniidha. Korojoon gurraachi kun kiisii dugda isaa irraa kan qabuudha. Akkasumallee mallattoon asxaa halluu adii qabu dugda korojoo kanaa irra jira.

Mana bashannanaa baayyee bareedaafi miidhagaa ta'e argaa kan jirrudha. Kunis kan namoonni keessatti argaman yoo ta'u sa'atiin ammaa kun ammoo halkanidha. Sababni isaayyuu ifaan ifatti kan jirudha. Teessoo baayyeenis duwwaa isaanii taa'aanii kan jiranidha.

Qullubbii diimaa hundeen isaa nyaataaf tajaajilu biyyee keessaa ol ba'ee mul'achaa jiruudha. Qullubbiin kun jirmi isaa halluu magariisa lallaafaa qaba. Oomishni qullubbii kanaa tooraan akka guddina isaa mijatutti dhaabamee jirra.

Kophee gurraachi dheeraan miila lamaa wal irra taa'anii jiru . Funyoo kophee gurraacha wal irra nammee jiruu akkuma kophee bifti isaa gurraacha. Kopheen akkanaa kun yeroo baay'ee uffata guutuu waliin keewwatama.

Maxxansi kun miidiyaa TIKVAH jedhamee waamamuun kan maxxanfame yoo ta'u, odeeffannoo balaan yeroo kirkirri lafaa uumamu of eeggannoo gochuu qabnu barnoota dabarsaa jira. TIKVAHn miidiyaa hawaasaa nama dhuunfaa yoo ta'u, hordoftoota hedduu qaba.

Konkolaataa huddumminaan karaa gubbaa deemaa jiraniidha. konkolaataan inni tokko halluu keelloofi adii Kan qabu yoo ta'u konkolaataan halluu adii qabus ni jira. karaa konkolaataa kana daangaa gara cinaacha lamaaniitti mukkeen hedduun jiru.

Siidaa mootii Itiyoophiyaa duraanii miniilik farda irra taa'ee jira. Naannawaan siidaa kanaa dallaa sibiilaan marfamee jira. Mooraa isaa keessa mukkeen adda addaa dhaabbatanii argamu. Kana malees, meexxii guddaan dallaa irra dhaabbatee jira.

Markaba xiqqoo halluu diimaa qabdu kan hara bishaanii cina ta'aa jirtuudha. Markabni kun kan muka bosonaa irraa hojjetameedha. Bishaan haroo markabni kun bira jiru keessatti margi magariisni adda addaa keessatti biqilee qulqullina isaa dhabsiisee jira.

Namoonni kunneen, amantoota waldaa Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa dha. Namoonni lama dhiiraa fi dubara ta'an lamaan kunneen cidha isaanii akka amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti gaggeessaa jiru. Luboonni amantii kanaa sagantaa cidhaa kana adeemsisaa jiru.

Kun mana kuusaa wantoota nyaataaf oolaniiti. Mana kuusaa kana keessa wantoonni ittoo ta'an kanneen akka missira, atara, kiikkiifi kanneen kana fakkaatan hedduun keeshaa garaa garaatti naqamanii gurgurtaaf akka ta'utti kaa'amanii jiru.

Namoota hojii irratti bobba'anii jiran argaa kan jirrudha. Namoonni kunneenus namoota hojii ijaarsa karaa irratti bobba'anii argamanidha. Isaanis karaa kana sisiirreessaa kan jiraniifi baayyinni isaanii ammoo namoota afur kan hin caalledha.

Kun sirna kabaja ayyaana Amantaa Ortodoksii Cuuphaa yeroo kabajamu agarsiisa. Asirratti hogganaan Patiriyaarkii Ortodoksii waliigalaa Itiyoophiyaa Abbaa Abuna Maatiyaas yeroo sirna Cuuphaa jalqabsiisan mul'ata. Kana malees Abbootiin amantaa Ortodoksii sadarkaa garaa garaa irra jiran uffannaa midhagaa uffatanii ayyaanicha kabajaa jiru.

Shamarree magaalli qal'oon waraqaa minjaala irra kaa'attee teessee oduu dubbisaa jirti . Kan isheen oduu irratti dubbisaa jirtu immoi TV Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidha. Dubartiin oduu dubbisaa jirtu uffata gurraacha uffattee jirti.

Bakka kanatti kan argamu namoota, midhaanii fi madaaladha. Midhaan argamu kun kuntaalatti naqamee bakka tokkotti walirraa tuulamee kan jiruu yoo ta’u namoonni immoo midhaan tuulame kan tokko tokkoon yeroo madaalan argama.

Haadholii daa'ima isaanii baatanii mana guutuun isaa daggala irraa ijaarame cina dhaabbachaa jiraniidha. Haadholii kana cina ilmoon re'ee adiin tokko dhaabbattee faayya harmee mucaa tokko arraabaa jirti. Haadholii kana keessaa tokko eeboo baattee dhaabbatti.

Ispiilii waraqaalee garaagaraa hammaan xiqqoo ta'an yookiin bay'inni isaanii muraasa ta'an ittiin qabsiisuuf ooludha. Gosti ispiilii kanaa kaangaaroo kan jedhamu qabduu isaa keessatti kan argamu yoo ta'u, innis minjaalarraa taa'ee kan jirudha.

Oomishoonni kunneen oomishoota meeshaalee hodhaa ittiin qopheessuuf fayyadanii dha. Oomishaaleen kunneen marga irraa kan qopha'anii fi haalluu garaa garaa dibamanii kan jiranii dha. Haalluuwwan dibaman as irra jiran kunneen, diimaa fi burtukaana dha.

Oomishni waraqaan cuqqaalamee gurguramuuf qophaa'e kun aannan yoo ta'u, aannan kun warshaa keessatti aannan bineeldotaa irraa kan akka sa'aa irraa kan qophaa'e dha. Aannan hamma pirootinii hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u, fayyaa qaama namaatif faayidaa hedduu qaba.

Asxaa dhaabbata biiroo aadaa fi turiizimii oromiyaatu mul'achaa jira. Asxaan isaa gidduu irraa fakkii odaa qaba. Jalaan barreeffamni ' Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa ' jedhu Afaan lamaan barreeffamee argama.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii beeksisaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa kan jedhu afaan oromoo, afaan amaaraafi afaan ingiliffadhan barreeffame kan jiru ta'uu haalan kan nutti agarsiisufi nu hubachiisudha.

Nyaata maqaan isaa nyaata gosa gara garaa jedhamuun beekkamudha. Nyaanni kunis gosoota kanneen akka shiroo, raafuu, dinnicha, missira, hundee diimaa fi kanneen biroo of keessaa qabudha. Akkasumas buddeena kan qabudha.

Firii biqilaa maqaan isaa mixmixa jedhamuudha. Firiin mixmixaa kun bilchaatee halluun isaa diimaa ta'ee jira. Kuduraan saanii halluu adii qabu keessa jira. Kuduraa kana yeroo nyaatan afaan namaa baay'ee guba.

Namoota naannoo bakka bashannanaa miidhagina qabu kan biqiltoonni mukeenii keessatti argaman gidduu taa'anii buna dhugaa jiran. Bakki kun bakka namoonni fagoo fi dhihoo irraa deemuun miira isaanii gammachiisuun yeroo gaarii dabarsanidha.

Shamarreen harmaa ol qullaa fi mataan haguugamaa fuula ishee qaqqabaa jirti. Kana malees, Muuziin fayyaa fi qunceen irraa qunca'e lafa nammeera. Fuula shamarree asirra jirtuu irra wanti akka madaa irratti ba'ee argama.

Meeshaan kun, ujummoo pilaastikaa haalluu cuquliisa adii qabuu dha. Ujummoon pilaastikaa kun bishaan akkasumas dhangala'oo gosa biroo adda addaa bakka tokko irraa gara bakka biraatti dabarsuuf fayyada. Meeshaan kun, maqaan isaa tubboo jedhamuun waamama.

Oomisha qonnaan bultoonni jallisiidhaan hojjetan keessaa tokko raafuu maraadha. Raafuu maraan nyaata baay'ee jaalatamaa waanta ta'eef namoota baay'eetu bitatee nyaata. Kun immoo barbaadamuu isaa waanta dabaluuf qonnaan bultoonni galii gaarii akka irraa argatan isaan taasisa.

Namoonni maallaqa qaban mana jireenyaa isaanii waantota gatii jabaa qaban irraa ijaarratu. Kun immoo mana isaanii keessatti boqonnaa akka qabaataniif isaan gargaara. Ijoolleen maatii kanaas rakkina karaa manaa itoo hin argin sammuu nagaa guddattu.

Garee namootaa dubartootaa fi dhiirotaa kan gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii jiran. Namoonni kunneen dhimmoota jiruuf jireenya hawaasummaa isaanii irratti waliin mari'achaa kan jiranidha. Hawaasni tokko haala jireenyaa fi falaasama ittiin jireenya isaa gaggeeffatu kan dhuunfaa isaa ni qaba.

Mana nyaataa guddaa bakka qophiin wayii itti gaggeeffamuuf qophaa'edha. Innis minjaala uffata adiin haguugameefi baay'ee bareedeen guutamee jira. Minjaalli gidduu isaanii kaawwamanii jiran abaaboon leemataa xixiqqoo irra kaawwaman of irraa qaba.

Leenjisaa kilabii kubbaa miilaa biyya Ingilaandi Manchistar Unaayitid kan ta'edha. Barreefami Afaan Amaaraan gubbaa isaa irratti barra'ee jiru akka agarsiisutti tapha isaan Arseenaal faana qaban irratti haasa'aa jira. Uffata bifti isaa diimaa harka irraan gurraacha qabu wayii uffatee jira.

Tulluu dheedheroo lafa olka'aa fi bu'aa bayii keessatti argamuudha. Tulluu yookiin gaarri kun bosonaan uffifamee argama. Biqiloonni naannoo kanatti argaman, mukkeen dhedheeroo, lafa margaa fi kanneen birooti. Haalli qilleensa isaa qorraadha. Hurrii guddaan illee naannoo sana haguugee argama.

Hogganaa polisii federaalaa Itiyoophiyaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el jedhama. Waahillan hojiifii eegdota isaa faana deemaa jira. Iddoo daawwannaa wayii deemaa jiru. Dudduuba isaanii xiqqoo isaan irraa fagaatee gamoon ijaarsa irra jiru wayiitu jira.

Namni kuni maqaan isaa Dr. Abiy Ahmad jedhama. Muummicha ministeera Itiyoophiyyaati. Sagale guddistuun fuuldura isaa kan jiruu fi haasaa taasisaa kan jiruudha. Huccuu haalluu gurraacha fi adii qabu uffatee jira.

Akka amantaa warra Kiristaanitaa keessumaa Ortodoksoota biratti dungoo ibsuun baay'ee baratamaadha. Kun immoo akka mana amantaa kanaatti galata galchuudha jedhamee amanama. Kana irraa ka'uudhaan hordoftoonni amantaa kanaa yeroo ayyaana isaanii Dungoo kana bitataniitu mana amantaa isaanii keessatti qabdiifatu.

Taphataa kuphaa miilaa uffata seeraa taphaaf ta'u uffatee jiruudha. namni Kuni huccuu halluu lama qabu uffatee jira. halluun lamaan Kunis cuquliisa Fi adiidha. harki taphataa kanaa Kan irratti barreeffameedha. uffata Isaa garaarratti lakkoofsi kudhan barreeffamee jira.

Biyyi keenya hoomaa waraanaa gahaa ta'e qabdi. Humni kun jaalala biyyaa waanta qabuuf hojii isaa amanamummaadhaan hojjechuudhaan biyya kana eeguu danda'aniiru. Kun immoo biyyoonni hollaa keenyaas akka isaan nagaa ta'an gochuu keessatti qooda isaa bahachaa jira.

Nama guddoo daa'ima taphachiisaa jirtudha. Daa'imman kunneenis baayyina kan qabaniifi baayyiinni isaanii ammoo ijoollee afur kan ta'anidha. Yeroo ammaa kana ammoo funyoodhaan utaalchoo taphachaa kan jiranidha. Warri kaan ammoo darabee eeggachaa kan jiranidha.

Teessoon iddoowwan adda addaatti aragamuu ni danada'a. Fakkeenyaaf mana hojii mootummaa keessatti, mana nama dhuunfaa keessatti, akkasumas dhaabbilee yookaan mana hojii nama dhuunfaa keessatti ni argama. Kunis ammoo irra taa'uuf garagaara.

Uummanni biyya kanaa qonna duubatti hafaa hordofuun isaa diinagdeen keenya harkifataa akka ta'u nu taasisa. Kun immoo nyaataan ofdanda'uun dhabamuudhaan namoonni akka rakkatan isaan taasisa. Kanaaf mootummaan keenya rakkoo kana furuudhaaf yeroi ammaa meeshaalee ammayyaa gara biyya kanaa galchaa jira.

loon baayyatanii jiran argaa kan jirrudha kunis yeroo ammaa kan bishaan dhugaa kan jiranidha. kunis loowwan horsiisee bulaa yoo ta'an , loowwan fayidaalee gara gara kan nuuf kennanidha, isaan keessaa tokko gurgurree galii irraa argachuufidha.

Naannoo gammoojjii keessatti biqiloota gosa garaa garaatu biqila. Biqiloonni kunneen immoo qoraatta'oo kanneen baala hedduu hinqabnedha. Kun immoo jiraattota naannoo sanaa baay'ee hinfayyadu. Isaaniif garuu nyaata isaanii akka qusatanii turaniif isaan gargaara. Beelladoonni naannoo sanaa Gaalaafi Re'een garuu isuma nyaatu.

Namoonni nyaata adda addaa yeroo garaa garaatti fayyadamuu jaalatu, Nyaanni kun daabboo daakuu mosee shukkaaraa irraa hoojjetame yommuu ta'u, nyaata yeroo baay'ee ciree irratti namaaf dhiyaatudha. Daabboon shayii faana namaaf dhiyaata.

Gqlma guddaa keessatti baratoonni eebba irra jiru. Fuuldura irratti barattoonni mul'achaa jiran barattoota digirii lammaffaan eebbifamaniidha. Eebbifamtuun fuuldura kanatti mul'achaa jirtu harka irratti abaaboo baattee fuullee isheetti xiyyeeffannoon ilaalaa jirti.

Kun baabura magaalaa Finfinnee keessa uummata deddeebisuudha. Baaburri kun daandii cina bakka itti dhaabbachuu danda'u dhaabbatee uummata fe'achaa jira. Uummatni baay'eenis dabaree isaaniitiin hiriira galanii karaa seensaa baabura kanatti seenaa jiru.

Dubartii dhaabbattee jirtu argaa kan jirruufi dubartiin kun ammoo fuula ishee akka seera amantii islaamaatti yookaan akka seera shariyaan abboomutti haguuggattee kan jirtudha. Uffata halluun isaa gurraacha ta'een haguuggattee kan jirtudha.

barattoota mana barumsaa keessatti argamaa jiran argaa kan jirrudha. isaanis kutaa barnootaa keessa taa'anii barnoota isaanii barachaa kan jiranidha. kitaabotaafi dabtaroota kan of fuulduraa qabanidha. barnoota isaanii seeraan hordofaa kan jiranidha.

Bakki kun paarkii yommuu ta'u maqaan paarkii kana Paarkii Ambaasaaddaraa jedhama. Paarkii kana keessa mukkeen gosa gara garaa fi qilleensa mijataa ta'etu jira. Paarkiin bakka daawwannaa fi bakka bashannanaa namootaaf ta'uun tajaajila.

Caaccuun akka aadaa uummata Oromootti meeshaa faaya miidhaginaa ta'ee tajaajila. Faayidaan waanta kanaa kana qofa itoo hintaane akka aadaatti aannan itti baatanii deemuudhaaf fayyada. Meeshaan kun ogeessotaan waanta hojjetamuuf ofeeggannoo guddaadhaan akka safeeffannaa sabichaatti qophaa'a.

Namni magaalaa keessatti mana mataa isaa hin qabne yeroo hedduu mana kireeffatee galuun kan beekamuu fi ji'a ji'aan jiraa manaa sana kaffala. Kan nama gaddisiisu gaafa bahee deemu mi'a baay'ee baateetudha.

Karaa reefu bahaa yookaan ijaaramaa jiruufi konkolaataa karaa kana baasaa jiru argaa jirra . Karaan kunis karaa magaalaa keessati. Duuba karaa kanaatti ammoo wanti nuti argaa jirru gamoolee gara garaati.

Bakka kosii fi wantoonni naannoo keenya faaluu danda'an itti naqaman. Wantoonni jajjaboo ta'an erga nyaatas ta'e dhugaatii keessaa fayyadamnee booda walitti qabamanii bakka tokko kaa'amuu qabu. Sababni isaas wantoonni akkasii qilleensa qulqulluu naannoo keenyaa faaluu waan danda'aniif.

Konkolaataan lama wal duraa duubaan daandii aspaaltii irra deemaa jiru. Daandii konkolaataan irra deemu handaarri isaa daandii cirrachaati. Daandii konkolaataan irra deemuun achi manneen jireenyaa ni argama. Konkolaataan fuuldura deemaa jirtu gurraacha.

Qola kitaaba asoosama Dooccoo fi Leencoo jedhuuti. Barreeffami waa'ee kitaaba asoosama kanaa ibsu irratti barraa'ee jira. Qolli kun garri jalaa isaa bifa diimaa qaba gara gubbaan ammoo bifa halluu samii fakkaatu wayii qaba. Qola kana irra namooti lama ni mul'atu.

Naannooleen uumamaa sammuu keenya bashannansiisuun fayyummaa sammuu keenyaa fi qaama keenyaa iddootti eegan hedduutu jiru. Lafti kun haala namatti toluun daangaan isaa ijaaramee biqiltoonni facaafamanii jiru. Kunis harama biyyee kan eegudha.

Bakki kun, magaalaa bareedaa qarqara haraatti argamuu dha. Magaalaa kana keessa biqiloonni magariisni hedduun akkasumas gamoowwan hamma garaa garaa qaban hedduun kan argaman yoo ta'u, harri magaalaa kana cinaatti miidhagina magaalaa kanaaf hedduu gumaacheera.

Suuraa kan irratti kan arginu Kun itiyoophiyaa keessatti sirna waadaa galchiinsa mootummoota naannolee filatamanii kan agarsiisu dha. Kunis mootummoonni naannolee kurnaniifi bulchiinsonni magaalaa lamman arga filatamaniin booda loogii tokko malee haqummaan naannoo isaanii tajaajiluuf waadaa kan galanidha

Barataan baruulee barnootaa dhaquun carraa baay'ee dhiphaadha. Baruuleen kun jabaa fi kan yeroo dheeraa turuu danda'u, barataan qabatee mana barumsaa, mana amantaa fi wal ga'ii kan adeemuu danda'udha. Baay'inaan sadiitu mul'ata.

Isaan kun hooggantoota biyyoota gurguddoo addunyaa kanaati. Inni karaa bitaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiruump yoo ta'u, inni karaa mirgaa immoo muummicha ministeeraa Isiraa'el Naatanyaahuudha. Lamaanuu dhaabbatanii harka wal fuudhaa jiru.

Kun konkolaataa uummataa guddaa namoota hedduu fe'ee daandii dheeraa deemaa jiruudha. Konkolaataan kun umuriin isaa kan tureedha. Bifa adii kan qabuudha. Namoota hedduu geejjibuu kan danda'u ta'ee, gaasii gubataa hedduu gara alaatti baasaa jira.

Isaan kunnneen tajaajiltoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Karaa mirgaatiin kan argamu qomosii yoo ta'u, akkaataa seera amantaa isaatti uffata amantaa uffatee, fannoos harkatti qabatee jira. Karaa mirgaan kan jiru immoo gadi jechuun qomosicha dhaggeeffachaa jira.

Dhugaatiin kookaakoollaa gosa dhugaatii kanbyeroo dheeraaf biyyoota gara garaa hedduu ta'an keessatti beekamaa ta'edha. Biyya keenya Itoophiyaa keessattis dhugaatiin kun beekamaa yeroo ta'u hawwaasni baldhinaan namoonni kan fayyadamaniidha. Suuraa kanarratti immoo yeroo konkolaataa irraa gadi buusani argina.

Namoota lama argaa kan jirru yoo ta'u isaanis namoota aangoo gurguddaa biyya isaanii irratti qaban Gita walii kan ta'anidha. Inni gara harka mirgaa jiru Dr Abiyyi Ahmed muummee ministeera Itoopiyaa fi inni gara harka bitaa jiru ammoo perisedaantii biyya Faransaayi.

Beeksisa yuunivarsiitiin mattuu baasetu as irraa mul'achaa jira. Gubbaan barreeffamoonni ' Yuunivarsiitii Mattuu , Beeksisaa waamichaa fi Barattoota Yuunivarsiitii Mattuutti barnoota gannaan hordofaa turtan hundaaf ' jedhu wal duraa duubaan barreeffameera.

Dhugaatii lallaafaa cimdii hedduu iddoo tokko jiraniidha. dhugaatiin Kuni dhugaatiiwwan alkoolii of keessaa hin qabne keessaa tokkoodha. meeshaan dhugaatii Kuni keessa jiru bilillee yoo ta'u bililleen immoo meeshaa halluu diimaa qabuufi cuquliisa qabu keessa kaa'amee Jira.

Sibiila dhadhaabataaf fayyaduudha. sibiilli Kuni namoonni qaama miidhamaa Kan ittiin dhadhaabataniidha. sibiilli Kuni gosa lama Kan qabaniifi haalli itti fayyadama isaanii gargar Kan ta'eedha. inni tokko fiixeen Isaa Kara keessa harkaatiin Kan oolufi inni tokkommoo fiixeen Isaa Kara ala harkaan oola.

Kophee halluun isaa garri jalaa adii, gubbaan isaa diimaa ta'eetu natti muldhata. Kopheen kophee ammayyaawaa ta'eedha. Maqaan isaa "all star" kan jedhamuu dha . Kophee kana yeroo baay'ee ijoollee magaalaatu kaawwata .

Bosona rukkaa heeddummatee jirudha. bosonni Kuni biqiltoota halluun isaanii magariisa ta'e Kan jiidhina qaban of keessaa qaba. bosona Kan keessaan lagni bishaan keessa yaa'u tokko ni jira. bishaan Laga keessa yaa'u gidduu bosonaatti addaatee mul'atu.

Meeshaaleen kunneen ,meeshaalee barreeffamaa dha. Meeshaaleen barreeffamaa kun maqaan isaanii koobbii kan jedhaman yoo ta'u, koobbiin qalama barreeffamaa waraqaa irratti harkaan barreeffama barreessuuf fayyaduu dha. Koobbiiwwan haalluuwwan gosa garaa garaan barreeffama waraqaa irratti barreessuuf oolu.

Obbo Baqqalaa Garbaa qabsaa'aa fi falmata mirga namoomaati. Kan malees , namoota siyaasa Itiyoophiyaa keessatti maqaa guddaa qaban keessaa nama adda adureedha. Dhaadannoo ' lafti keenya lafee keenya ' jedhuun rogeessa siyaasaa baay'ee beekamuudha.

Hordoftoonni amantaa musliimaa guyyaa keessatti yoo xiqqaate yeroo Shan yookiin tokko tokko immoo Sanaa ol kan sagadan ni jiru. Kan nama dhibu amantoonni Kun bakka kamiyyuu yoo jiraatan amantaa isaaniitti hin yeella'an

Kophee mama keessatti argamu argaa kan jirrudha. Kopheen kun ammoo kophee yeroo baayyee namoonni ispoortii hojjatan kaawwatanifi kan uffata irraa hojjatamu yoo ta'u kophee sharaa jedhamuunis kan beekkamudha. Teesoo irra boqiltuu Maddii taa'ee kan jirudha.

Lafa gabaafi nama gabaa kana dhufe argaa kan jirrudha. Namoonni lafa gabaa kana jiran gariin isaanii oomisha isaanii gurgurachuuf yoo dhufan gariin isaanii ammoo oomisha sana bitatanii itti fayyadamuuf Kan dhufanidha.

Sa'aatiin jiruufi jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun namoonni yeroo hojii tokko hojjechuu barbaadan sa'aatii isaaniitiin deeggaramuudhaan yoo hojjetan bu'a qabeeyyii ta'u waanta ta'eefidha. Kanaaf jecha namoonni baay'een isaanii sa'aatii kana bitataniitu mana isaanii keewwatu.

Namoota saalaan faallaa ta'an dhiiraa fi dubara wal waliin dhaabbachaa jiran argaa kan jirrudha. Isaan kun lameen abbaa manaafi haadha manaa yoo ta'an uffata aadaa uffatanii baayyee miidhaganii kan jiranidha.

Suuraa humnoota nageenyaa federaalaa kan uffata wal fakkaataa uffatanii dirree irratti leenjii siyaasaa fudhachaa jiraniidha. Humnoonni nageenyaa kunneen hundi isaanii mataa isaanii irraa waan akka kephee halluu diimaa qabu uffachaa jiru.

Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan dhalli namaa itti fayyadamuudha. konkolaataan konkolaataa manaa kan namni dhuunfaa isaatti bitachuun ittiin bakka tokkoo bakka tokkotti ittiin socho'uu ykn bakka tokkoo bakka tokkotti ittiin adeemuudha

Dibata jechuun waanta dhangala'aa lallaafaa qaama ofii ittiin lallaafisuuf yookaan bareedina qaama kan ofii dabaluuf namni fayyadamudha. Dibatni kunis gosa hojjetameef irratti hundaa'ee gosoota addaa addaa hedduutu hojjetamee gabaaf kan dhihaatudha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Fakiin dhiyaate kun suuraa daandii baabura Itoophiyaa imaltoota fe'ee imala isaa irra jiruu kan nutti agarsiisu yoo ta'u, innis halluu gosa garaa garaatiin faayamee jira adeemaa jira. Walakkeessi isaa halluu diimaa dibamee jira.

Kun mana bifa aadaatiin hojjetame ta'ee, kan uummattoota naannoo kibba Itiyoophiyaa jiraatan biratti beekamuudha. Manni kun boca geengoo kan qabuudha. Irri isaa citaadhaan hojjetamee jira. Keenyan isa muka akka shimalaan ijaaramee jira.

Kun meeshaa faayaa kan gurratti kaa'atamuudha. Dubartiin tokkos mi'a miidhaginaa kana quba isheetiin qabdee gurra ishee bakka lamatti kaa'achaa jirti. Bifni meeshaa miidhaginaa kanaa adii yoo ta'u, boca miidhagaa ofirraa qaba.

Fakkiin kun, fakkii namoota baadiyyaa yeroo isaan midhaan xaafii calleessan argina. Gareen muraasni loon kanneen akka sangootaa yemmuu isaan irra naannessan, kaan immoo yeroo isaan midhaan sana muka qoorbii jedhamu fakkadamuun midhaan sana calleessan ni mul'atu.

Oomisha midhaan qamadii haala qilleensaa fi biyyoo guddina isaaf mijaa'ina qabu keessatti oomishamee jiru. Gosti midhaan qamadii naannoo haala qilleensaa lafa baddaa fi badda daree keessatti callaa hedduu argamsiisuun wabii midhaan nyaataa kan dabaludha.

Kun gosa bineensota bosonaa keessaa tokko kan ta'e, kan maqaan isaa hardiida yookiin harree didaa jedhamuudha. Hardiidni kun bifa lama; bifa akka sarara gurraachaa fi adii kan qabuudha. Marga soorachuun jiraata.

Aannan laastikii kanatti gurguraman gara suupper maarketii geeffamuudhaan maamiltootaaf kan raabsamanidha. Aannan hin danfine miidhaa garaa garaa waan geessisuuf fayyadamtoonni aannan dheedhii akka hin dhugneef ogeessonni fayyaa cimsanii ni gorsu!

Isaan kun namoota magaalaa keessatti hojii humnaa hojjechaa jiraniidha. Namoonni kunneen daandii cinatti gareen ta'uudhaan dallaa fi bakka lolaan keessa darbu hojjechaa jiru. Hundi isaanii uffata hojiif ta'u uffatanii, gonfoo mataarra kaa'atanii jiru.

Haala teessuma lafaa naannoo tokkoo keessaa fincaa'aan haala kanaan jiru baay'ee nama hawwata. Naannoon isaa biqiloota magariisaan kan marfamee fi haalli teessuma lafa isaa bu'aa bahii gaafa qabaatu baay'ee nama harkisa

Meeshaan kun, saanduqa filannoo hawaasni sagalee isaa keessatti kennuu dha. Baroota ammayyaa kana keessa mootummonni addunyaa irra jiran hedduun isaanii hawaasan kan filataman waan ta'aniifu hawaani sagalee isaa bilisaan saanduqa filannoo keessatti kenna.

Konkolaataan gommaan isaa baay'ee tajaajiluu irraa kan ka'e yeroo baay'ee karaa irratti imaltoota fe'ee itoo deemuu dhohuudhaan balaa hedduu qaqqabsiisaa jira. Kanaaf konkolaachistoonni hundi itoo konkolaataa isaanii oofanii hinbahin jalqaba fayyummaa isaa mirkaneeffachuun dirqama ta'a.

Mootiin Itiyoophiyaa duraanii atsee Hayila Sillaaseen konkolaataa isaanii cinaa dhaabbatanii atileetii beekamaa fi jaallatamaa ajajaa kumaa Abbabaa Biqilaa dubbisaa jiru. Isaan duuba raayyaan waraanaa hiriiraan tarree galanii dhaabbachaa jiru. Mukti guddaa tokko fagoo irra jira.

Meeshaa wantoota gara garaa keessa kaawwachuuf nu tajaajilu meeshaa manaati. Kanas kan nu tajaajilamnu yeroo imala deemnu, yeroo lafa gabaa deemnee meeshaa wayii gabaa irraa bitachuuf deemne kan fudhannee deemnuufi itti bitannee galludha.

Ooyruu midhaanii midhaan irratti faca'ee jiruudha. midhaan Kuni maqaan isaa qamadiidha. midhaan Kuni yeroo kanatti sassaabbamuuf gahee jira. daangaa ooyruu kanaa mukkeen muraasni ni jiru. manni jireenyaa tokko ooyruu kana daangaatti mukkeeniin marfamee argama.

Miseensi humna waraanaa biyya tokkoo tooftaa waraanaa duwwaa itoo hintaane saayinsii isaas barachuun faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun siyaasa waraana keessa jiru baratee qaamni bahe gama hundaan guutuu waanta ta'uuf dirqama itti kenname haala gaariidhaan bahachuu danda'a.

Namoonni baay'een faaya garaa garaa morma isaaniitti rarraafatanii ittiin miidhagu. Akka biyya kanaatti faayyi aadaa gahaa ta'e jiraatus naannoo magaalaatti kan isatti fayyadamu nama muraasadha. Baay'een isaanii kanneen biyyoota alaa irraa galaniin faayamuu filatu.

Konkolaataa xinnaa namoota muraasa ofkeessatti qabachuuf danda'uudha. konkolaataan Kuni halluun Isaa adii yoo ta'u iddoowwan tokko fakkeenyaaf foddaanifi miilli Isaa gurrachadha. gubbaa isaatti iddaa meeshaan irratti fe'amu Kan qabuufi ijjata ittiin gubbaarra baanu Kan qabuudha.

Addunyaan beekumsaan erga fagaattee kalaqawwan garaa garaan dhufaa jirti. Meeshaan kaameraa jedhamu kun qolleensa keessa adeemuun suuraa fi suur-sagalee kan waraabu yommuu ta'u, namoota diraamaa adda addaa hojjetaniif kan fayyadudha.

Namoota baayyatanii sirba sirbaa deeman argaa kan jirrudha. Isaanis saalaan dubartoota yoo ta'an uffata aadaa isaanii uffatanii dibbee ittiin taphatan qabatanii sirba taphachaa deemaa kan jiranidha. Faaya gurraaf mormarraas kan qabanidha.

Sibiila yemmoo balbala hojjannu ittiin balbala Fi muka balballatti aanu ittiin walitti qabsiifnuudha. sibiilli Kuni Kan walkeessa naanna'u waan taa'eef yommuu nuti balbala bannuufi balbala cufnu balballi Akka salphumatti naanna'ee cufatu nu gargaara.

Kun gosa bineeldaa kan manatti galu yoo ta'u, maqaan isaa harree jedhamuun beekama. Harreen bineeldota gosa geejjiba aadaa keessatti tajaajilan keessaa isa tokkodha. Bifa daalacha kan qabu ta'ee, dirree marga qabu keessa dhaabbatee jira.

Timaatimiin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaata kana namoonni baay'een itoo hinbilcheessin itti fayyadamu. Namoonni biraa immoo bilcheessanii nyaatu. Nyaata kana dheedhii isaa nyaachuu irra bilcheessanii nyaachuun fayyaa namaatiif baay'ee gaariidha. Oomisha isaa irrattis ofeeggannoo guddaa waanta barbaadudha.

Namoonni hedduun uffata aadaa naannawaa Harargee uffatanii walitti garagalanii shaggooyyee sirbaa jiru. Shamarran sirbaa jiran mudhii irratti kafana biroo uffatanii jiru. Warri dhiiraa miila isaaniin ol utaalaa shamarranitti ragadaa jiru.

Meeshaaleen barnootaa meeshaalee meeshaalee sirna baruuf barsiisuu keessatti itti gargaaramnuudha. Meeshaalee barnootaa muraasa keessaa; gabatee gurraacha, yaadannoo adda addaa, teessuma, qalamafi kanneen kana fakkaataniidha. Qalamni waa ittiin barreessuuf nu fayyada.

Kun xiyyeera abbentaan isaa kan Itiyoophiyaa ta'e yoo ta'u, samii keessa balali'aa jira. Xiyyaarichi bifa adii kan qabuudha. Duuba isaa irraa alaabaa Itiyoophiyaa qaba. Karaa dura isaatii immoo barreeffama 'Ethiopian' jedhu qaba.

Bakka meeshaalee faayya adda addaan bareedee jiruudha. Bakka kanatti barreeffama afaan Ingiliffaan 'natti heerumtaa' jedhu qubee halluu keelloo ifaa qabuun barreeffamee jira. Akkasumallee gidduu afuuffeewwanii abaaboon halluu diimaa qabu haalaan faayyamee kaawwamee jira.

Bakka kanatti kan argamu nyaata qophaa' ee jiruudha. foonis abidda irratti hojjetamaa jira . Buddeen saniiraa buhee jira. Billaan foon ittiin muran illee sanicharra jira. Nyaanni kun teessuma diimaa wayiirra jira. cina teessuma nyaata baatu kanas uffata adii fi sarara qabu jira

Bakki kun qaama bishaanii qulqullinni isaa hin eegamne yoo ta'u, qaamni bishaanii kun hamma bishaanii xiqqoo ta'e qaba. Qaama bishaanii kana keessa wantoonni akka saaphaphuu fi fangasii hamma baay'ee ta'een keessa tamasa'anii jiru.

Iddoo kanatti namoota mana ijaaraa jiran argaa jirra. namoonni kun nama lama taa'anii mana bareedaa fi miidhagaa kan tahee ijaaraa jiru. manni kun mana qorqorroo bareedaa fi miidhagaa kan tahee ijaaraa kan jiranidha.

Loltoonni lafa gammoojjii keessatti leenji'an, dawoo dhagaa irraa tolfame ijaarratanii shororkeessitoota naannoo yookiin hawaasa biyya tokkoo jeeqan lolu. Dhagaan walirra kaa'amee jiru kun loltootaan kan ijaaramee jiruu fi yeroo waraanaatti dahoo kan ta'udha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun jabanaa fi hixaana jedhama. Fayidaan jabanaa dhalli namaa buna itti dhaabachuudhaan bunicha kan keessaa dhugu yoo ta'u hiixaanni immoo yeroo bunni dhugamu aarsuudhaan akka manni urgaawu taasisa.

Kuni gosoota allaattiwwanii keessaa Makoodii jedhamti. Naannoo Afaan isheerraa bifa adii xiqqoo wayii qabdi. Naannoon qomashee fi eegee ishee ammoo bifa waan akka cuquliisaa wayiidha. miilli ishee baay'ee gaggabaabaadha. Dhaabattee waa ilaalaa jirti.

Dargaggoonni dirree irratti kubbaa miilaa taphachaa jiru. Namoonni immoo moggaa taa'anii tapha ilaalaa jiru. Gareen lamaan waliin taphachaa jiran uffata adda baaftuu adii fi cuquliisa hidhatanii wal morkaa jiru. Hurufni. isaan irratti taphachaa jiran luqqa'aadha.

mana jireenyaa gamoo argaa kan jirrudha. gamoon kunneen ammoo gamoo baayinan hedduu ta'aniifi baayyee ol dhedheeroodha. gamoolee kunneen kallattii lamarra kan jiran yoo ta'u gidduu isaanii ammoo lafa bashannanaa magariisatu jira.

Biqiltoonni hedduun isaanii kan naannoo keenyatti agarree akkuma salphaatti bira dabarru baay'een isaanii faayidaa guddaa qabu. Kana jechuun kanneen qorichummaadhaaf oolan hedduu isaaniiti. Kana jechuun immoo warri qoricha aadaa funaanuudhaan beekaman kana irraa baay'ee fayyadamoodha.

Magaalaa keessatti nageenya uummata eegsisuudhaaf mootummaan kaameraawwan garaa garaa kaa'uudhaan eegumsa taasisaa jira. Kun immoo yakkoota dhoksaadhaan namoonni hojjetan saaxiluu keessatti qooda guddaa bahata. Kana fiixaan baasuudhaaf immoo kaameraan kun akka hojii hin dhaabneef anniisaa ifa aduu irraa argamuun fayyadamuun baratamaa ta'eera.

magaalaa xiqqoo karaan asfaaltii keessa darbu argaa kan jirrudha. konkolaataan kan miila afuurii fi kan miila sadii illee karaa kana irra imalaa kan jiran yoo ta'u cinaa karaa kanaa irra ammoo namoonni meeshaa baatanii deemaa kan jiranidha.

Suuronni baay'een Oromoonni ka'an kan Oromummaa isaanii ibsudha. Kanaaf jecha sabboontonni naannoo kanaa carraa argatan hundatti fayyadamuudhaan waanta uummata kana ibsu calaqqisiisuu barbaadu. Fakkeenyaaf yeroo ayyaana sabaafi sablammootaa namoonni baay'een bakka sanatti argamuudhaan of ibsu.

Manni jireenyaa oomishaalee ijaarsaa naannotti argaman irraa qophaa'e dha. Manni kun maqaan isaa mana citaa kamn jedhamu yoo ta'u, wantoota naannotti argaman kan akka:muka, marga citaa, biyyee fi kanneen biroo irraa kan qophaa'e dha.

Oromoon uummata aadaafi safuu mataa isaa qabudha. Uummanni kun biyya kana keessatti saboota kaan wajjin nagaadhaan walkabajee jiraata. Kana irraa ka'uudhaan sabkota kaan irraas kabaja argachaa har'a gahe. Aadaa isaas carraa argate hundatti fayyadamuudhaan beeksifata.

Meeshaaleen ammayyaawaa, meeshaalee mala salphaa fi karaa humna namaa qusatuun hojii ilma namaaf salphisaa jiranidha. Keessumattuu jaarraa kana keessaa kalaqaawwan akkaan ajaa'ibsiisoo argaa kan jirtudha. Meeshaan Kun meeshaa buna yeroo danfisan itti daakudha.

Shiroon nyaata akka biyya kanaatti baay'ee beekamaadha. Namoonni biyya kana keessa jiraatan baay'een isaanii biyya biraa irraa dhufan iyyuu nyaata kana jaalachuudhaan itti fayyadamu. Namoonni jireenyaan gadaanaadha jedhamee amanamu iyyuu nyaata kana kan mana isaa keessaa dhabu muraasa isaaniiti.

Kuduraalee fi muduraalee gosa adda addaa kan halluun isaanii illee adda adda ta'eedha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen halluu akka diimaa, keelloo, magariisaa fi gurraacha qabu. Kuduraalee kana keessa kaarotii, raafuu, qullubbii fi kanneen kana fakkaatan baay'eetu jira.

Gosa midhaanii keessaa tokko kan ta'e kan maqaan isaa boqqoolloo jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. Innis asheeeta waaddamaa jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u otoo inni hin gogeen kichuu isaatti abidarra kaa'uun akkanatti bilcheessuun kan nyaatamudha.

nama mana kuusaa uffataa keessa jiru argaa kan jirrudha. kunis uffata mana kuusaa kana keessa jiru sissirreessaa kan jirtuufi tartiibaan kaa'aa kan jirtudha. uffatoonni kunnees baayyinaan kan jiraniifi kan baayyee mimmiidhaganidha.

Wanti nuti asirratti ilaalaa jirru kun ammoo suuraa meeshaalee bunni ittiin danfimuufi itti dhugamudha. Akkasumas itaanni, bunnillee, cireen bunaallee yookaan faandishaanillee suuraa kanarratti kan argamanidha. Bunni danfifame qophaa'eet kan jiru dha.

mana kuusaa uffata yookaan dunkaana uffata keessatti uffata argamaa jiru arga kan jirrudha. kunis uffata maqaan isaa shurraaba jedhamu yoo ta'u qaama namaa mudhii olitti kan kaawwatamudha. innis dunkaana kana keessatti fannifamee kan jirudha.

Dhugaatiin kun, maqaan isaa shaayii jedhama. Dhugaatiin shaayii baala shaayii bishaan ho'aan ho'isuun fi sukkaara keessatti naquun kan qophaa'u yoo ta'u, faayidaa sammuu namaa si'eessuu fi kanneen biroo faa hedduu qaama namaaf qaba.

Alaabaan kun ,alaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Alaabaan kun haalluuwwan sadi:diimaa, adii fi gurraacha akkasumas asxaa muka odaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, Itoophiyaan yeroo sirna federaalizimii hordofaa jirtu keessatti naannolee kudha lama qabdi.

Akka Amantaa warra Ortodoksiitti kabajni guyyaa ayyaana fannoo haala baay'ee ho'aa ta'een kabajama. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kanaa biratti guyyaa Faannoon Yesuus irratti fannifame iddoon itti awwaalame argamedha jedhamee amanama waanta ta'eef hawwiidhaan eeggatama.

Namoonni baay'een mana jireenya isaanii waantota adda addaatiin faayyatu. Kun immoo mana isaanii kanaaf waanta barbaachisaa ta'e guuttachuun isaanii boqonnaa sammuu ta'uufii danda'a. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een baay'ee dhama'anii jiraatu. Kanaaf namni hundi mana isaatiif yooyaade jireenya fooyya'aa qabaata.

Itoophiyaan namoota fiiggichaadhaan moo'anii injifannoo mataa isaanii fi biyya kanaa mirkaneessan hedduu qabdi. Isaan keessaa Lalisaan tokko yommuu ta'u, akka addunyaatti yeroo hedduu fiigee nama injifannoodhaan badhaasa warqii medaalaa fudhatedha.

Biyya kana keessatti dhimma waraanaa irratti namoonni hojjetan hedduudha. Kana jechuun miseensa hoomaa waraanaas hedduu qabna jechuudha. Haata'u malee yeroo ammaa sadarkaa addunyaan irra geesse giddu galeeffachuudhaan meeshaalee ammayyaa'oo hedduutti fayyadamuu eegalleerra. Kana irraa ka'uudhaan du'aatiin miseensaa akka xiqqaatuuf Teekinooloojiitti fayyadamuun eegalameera.

Namni daandii gubbaa irra deemaa jiru kun, meeshaalee qulqullina manaa garaa garaa baatee deemaa jira. Meeshaaleen qulqullinaa kunneen meeshaalee pilaastika irraa hojjataman yoo ta'u, balfa yookin xurii mana keessaa garaa garaa qulqulleessuuf fayyadu.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Namni kuni fiigaa kan jiruudha. Harka isaa tokko olkaasee, tokko immoo maddii isaatti diriirsee jira. Akkasumas, cinaa isaatti, namootni fi mukkeen garagaraa ni jiru. Barreeffamni afaan Oromootin barreeffame ni jira.

Mallattoo yookaan aasxaa argaa kan jirrudha. Kunis aasxaa yookaan mallattoo baankii guddicha biyya keenya biyya Itoopiyaa keessatti kan argamu kan baankii Awaashidha. Kunis baankii beekkamtii guddaafi miseensota baayyee horatee qabudha.

Muummeen ministara FDRI Dr. Abiyyi Ahmadii fi Pireezidaantiin Firaansi Imaanu'eel Maakiroon miidiyaaleef ibsa laataa jiru. Gaggeessitoota dhaabbatanii jiran duuba alaabaan biyyoota lamaanituu dhaabbatee argama. Ibsa Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi fi Pireezidaantiin Firaansi waloon kennan barreeffamni jedhu jalaan barraa'eera.

Biqiltuun baala baballaa firii buusee jira. Maqaan biqiltuu kanaa naannoo keenyatti (shawaa) boloqqee jedhamuun waamama. Innis akka mul'uutti affeelamee soorataaf oola. Kana malees, midhaan dheedbii adda addaatti makamuun affeelamuu danda'a.

Biyya keenya keessatti hir'inni konkolaataa jiraachuun isaa namoonni isa eeguudhaaf rakkoo keessa akka galan taasisuu danda'eera. Kana jechuun konkolaataa eeguudhaaf namoonni karaa irra dhaabbachaa yeroo oolan yeroon isaanii jalaa gubata. Kun immoo diinagdee biyyaa gara duubaatti harkisuu danda'eera.

Bosonuun bineensa bosonaa keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u malee dhalli namaa bineensa kana adamsee nyaata. Kana irraa kan ka'e bineensi kun biyya kana keessatti dararamaa ture. Haata'u malee yeroo ammaa kana immoo eegumsa karaa mootummaa godhamaafii jiru irraa ka'uudhaan kunuunfamuu jalqabaniiru.

Diikoorii baayyee bareedee hojjatame argaa kan jirrudha. Diikooriin guyyaa gammachuu kanneen akka guyyaa dhalootaa, guyyaa cidhaafi guyyaa ebbaa akkasumas guyyaa kan biroollee kan hojjatamudha. Kun ammoo diikoorii guyyaa dhalootaa hojjatamedha.

Konkolaataa guddaa fe'umsa baatee deemu duuba konkolaataan giddu galeessi nama feetu hordofaa jirti . Namni tokko daandii konkolaataa moggaa dhaabbatee konkolaataa isa fudhattu eeggachaa jira. Sararri humna ibsaa daandii irra darbaa jira.

suuraa kana irratti kan arginu kun gosa kuduraafi muduraa keessaa tokko kan ta'e timaatimii jedhamuun kan beekamudha. kunis baayyinaan oomishamee walitti qabamee kan jiru yoo ta'u erga fo'ameen booda gurguraaf ni dhiyaata.

Gosa kophee dubartootaa kan akaakuu tokko ta'an garuu halluu gosa garaa garaa sadiin dibamanii jiru. Halluun kopheewwan kun dibamanis, halluu diimaa, adii fi gurraacha kan ta'edha. Kopheewwan kun dibaa halluu gosa adda addaa kanneeniin miidhagfamanii jiru.

Mana amantaa islaamaa keessatti namoota waliin baay'atanii sarara sararaan ta'anii jiranidha. Isaanis kuunasii achi deemaa kan jiraniifi kuun baay'een isaanii taa'anii kan jiranidha. Hunda isaanii dura gosa dhugaatii walfakkaataa tokkoofi bishaantu jira.

Firiin kun kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'u, maqaan isaa maangoo jedhama. Maangoon kuduraa fi muduraa dhandhama mi'aawaa qabu keessaa isa tokko yoo ta'u, yeroo baay'ee lafa qilleensa baddaa qabu keessatti marga.

Jabanaa bunaa baay'inaan hojjetamanii gurgurtaadhaaf bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Jabanaan mi'a bunni gurraachi dhugaatiif oolu ittiin danfifamudha. Gosa biyyee suphee irraa namoota ogummaa suphee dhahuu qabaniin tolfamee gabaa uummata bal'aaf kan dhiyaatudha.

Lafa gabaa yoo ta'u kunis wantoota gara garaa kan of keessaa qabuufi isaan keessaa baayyinaan kan argamaa jiru ammoo dabaqula kan jedhamu nyaataaf kan oolutu lafa kanatti argamaa kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun kitaaba afaan oromoo kana kan dubbii ta'e jedhamudha. Kitaabni Kun barreessa tashoomaa guuttataa (phd) kan barreeffame yoo ta'u qolli kitaaba kanaa halluuwwan gargaraa kan ofirraa qabudha.

Akka biyya keenyaatti aadaadhuma uummatichaa irraa ka'uudhaan sa'a harkumaan elmu. Kun immoo yeroo sana mucha sa'a sanaa miidhuu danda'a. Kana malees aannan gahaa ta'e akka hinargamne taasisa. Yeroo harkaan elman kana saani sun warra elman dhiituus waanta dandeessuuf aadaa fooyya'uu qabudha.

Namoota hedduu alaabaa Itiyoopiyaa qabatanii naannoo biqiloota magariisa bareeda ta'e dhaabbachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa muraasni uffata wal fakkaaataa halluu keelloo qabu uffachaa jiru. Akkasumallee dubartiin tokko uffata halluu cuquliisa qabu uffachaa jirti.

bu'aa loonii kan ta'e kan loon irraa argamu kan maqaan isaa foon jedhamuun beekkamu yoo ta'u kunis horii qaluun erga ajjeessanii bood bifa kanaan kan kaa'anidha. innis lafeefi foon kan of keessaa qabudha.

Oduu iitiyoo jechuunii waantota haara yookan immoo odeeffanno garaa garaa waa'ee siyaasa ta'uu danda'a waa'ee haala qillensa, waa'ee nageenya fi kan kana fakkatan bifa oduutin yemmuu darbudha. Oduun itiyoo Kun fodda televizhinii isa Kam irratti daddarbaa?

Alaabaan Itiyoophiyaa fi Ertiraa wal irra taa'anii jiru. Alaabaan Itiyoophiyaa halluu sadii diimaa, magariisa fi keelloo irraa kan bocame yemmuu ta'u alaabaan Eertiraa immoo halluuwwan kanneen akka diimaa, cuquliisa fi magariisa irraa kan bocameedha.

Addunyaan keenya kun konkolaataa hedduu fayyadamaa jirti. Konkolaataawwan kunneen immoo guddina isaaniitiin garaa garummaa qabu. Kana jechuun warri fe'isaaf itti fayyadamnu baay'ee guddaadha. Kun ta'uun isaa immoo meeshaalee hedduu fe'achuudhaaf akka dhimma itti baanu nutaasisuu danda'eera.

uffata baayyee miidhagaa ta'ee fi kan dubartoonni uffatan argaa kan jirrudha. kunis uffata aadaa oromoo kan godina harargeeti. akkasumas uffatoonni aadaa gosa biraa ammoo cinaa uffata kanaatti kan argamaa jiranidha.

Siyaasni maali? Hiikkaa sochii siyaasaa, adeemsa siyaasaa fi aangoo siyaasaa. Akkasumas qabiyyee bu'uuraa siyaasaa kan barattoonnii damee barnoota siyaasaa dirqama beekuu qaban. Barruun kun xiyyeeffannoo barnoota siyaasaa irratti kennamuu qabanii fi qabxiilee ijoo hubatamuu qaban kan eerudha.

Shamarroonni aadaan, uffataan, amantaa fi duudhaa isaaniin hawaasa keessatti dhalatan fakkaatu. Dubartoonni kunneen lama ta'anii kan dhaabachaa jiran yommuu ta'u, jaalala waliif qaban irraa kan ka'e miira gammachuudhaan kolfaa jiru!

Gosoota muduraa fi kuduraa nyaataaf oolan kan bakka gurgutaatti sanduuqa meeshaa itti gurguramanii keessatti akka gosa gosa isaaniitti walitti qabamanii jiran. Biqiltoonni nyaataa kunneen halluu gosa garaa garaa kan qabanidha. Qulqullinni isaaniis eegamee ijatti kan tolanidha.

Mismaarri gosa meeshaa ijaarsaa kan yeroo baay'ee manneen mukaa akkasumas dallaa gosa adda addaa ijaaruuf nu gargaarudha. Mismaarri kan hojjatamu gosa sibiilaa kan baay'ee cimaa ta'e kan akka ayiranii fi laaqii sibiilotaa irraati.

Hordoftoota amantaa musiliimaa baay'inaan bakka tokkotti walitti qabamanii argaman. Namoonni kunneenis uffata mana amantaa isaanii kan ta'e uffata halluu adii uffatanii jiru. Mataa isaanii irrattis keewwannaa halluu bifa adii irraa hojjetame godhatanii jiru.

Suuraa alaabaa Itiyoopiyaa fi alaabaa biyya biraa wal cina ta'aa jiraniidha. Alaabaan biyya biraa kun halluu diimaa, magariisaa fi cuquliisa kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa asxaa biqilaa gosa lamaa qaba.

Namoonni hedduu kunneen, namoota miseensa qaama nageenyaa ta'anii dha. Miseensonni qaamolee nageenyaa poolisii ta'an kunneen, walitti qabanii hiriira gochuun agarsiisa agarsiisaa jiru. Qaamoleen miseensa poolisii nageenyaa ta'an kun, oomishaalee ittisaa mataa, fuula fi miila isaanitti kaawwatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nama amantiiti. Namni amantaa kun, kaardinaalii warra amantaa Kiristaanota kaatoliikii Itoophiyaati. Kaardinaaliin kun, maqaan isaanii Birihaanaiyyesuus Suraafeel kan jedhaman yoo ta'u, qaamota mootummaa waliin nagaa wal-gaafachaa fi haasa'aa jiru.

Suuraa kana irraatti kan argamtu shamarran uffata aadaa uffattee teessuma soofaa irraa taa'aa jirtu kan nutti agarsiisuudha. Isheenis bifsan diimtuu kan taatee fi uffanni ishees bifaan adii kan ta'ee fi diimaa dha.

Meeshaa mana keenya keessatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa zimagingilii jedhamuun beekkamu yoo ta'u meeshaan kun ammoo ogeessaan migira irraa kan hojjatamudha. Lafa kana ammoo gurguramuuf kan taa'ee jiru dha.

Namni kun ammoo angaatuu biyya Itoophiyaa duraanii kan turte yoo taatu ministeera fayyaa biyyattii nama turtedha. Isheenis maqaan ishee Dr Liyaa Taaddesee jedhamuun nama beekamtudha. Ogummaa isheetiin biyya kanaafi uummata ishee tajaajilaa turte.

Gosa Allaattii kan cimdiin deemtuu, kan bifa yookaan baallee bareedaa qabdudha. Naannoo lafa margaa fi diriiraa ta'e kan jiraattuu fi soorata akkasumas bishaan ishee achumaa kan fayyadamtudha. Allaattiiwwan biyya keenyatti akka madda turiizimiitti ni tajaajilu.

Bakki kun, lafa qarqara haraatti argamuu dha. Harri kun kan boora'ee jiru yoo ta'u, hara kana cinaatti biqiloonni magariisni hedduun ni jiru. Biqiloonni magariisni kun hedduu kan bareedan yoo ta'u, biqiloonni kunneen tooran dhaabamanii kan jiranii dha.

Namoonni mana dhuunfaanis haa ta'u gareedhaan ijaaran haala garaa garaatiin ijaarratu yookiin ijaarsifatu. Manni kun qabeenya achi keessa jiru sirriitti eeguuf dhagaa irraa kan ijaaramee jiruu fi miidhagaa kan ta'edha.

Qabsiistuu mataa yeroo baay'ee kan daa'imman dubaraa mataa ittiin hidhatantu jira. Innis haalluu diimaa kan qabuufi boca ashaangulliitii kan qabudha. Qabsiistuun kun lama ta'anii walitti hidhamanii akka gurgurtaaf ta'utti kaa'amanii jiru.

Manni kun, mana nyaataa dha. Manni nyaataa kun ammayyawaa fi hedduu bareedaa yoo ta'u, mana nyaataa bal'aa ta'ee dha. Namoonni lama kun tokko dhiira fi dubara ta'an yoo ta'an, namni tokko buna dhuguuf buna fudhachaa jira.

Kun meeshaa faayaa mormatti kaa'atamu yoo ta'u, meeshaa faayaa ammayyaati. Meeshaan kun sibiila irraa kan hojjetame ta'ee, boca garaa garaa kan qabuudha. Hidhannoon isaa sibiila xixiqqaa walitti hidhaman qaba. Meeshaan kun halluu bifa warqee qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun meeshaa aadaa baay'ee bareeduufi kuula miidhagaa kan qabu masoobii jedhamuum kan beekamudha. Kunis biqiltuu migira jedhamuufi kuntaalota halluu gargaraa qaban irraa kan hojjetamudha. Kunis ogummaa hodhaa hodhuu kan jedhamudha.

Namoonni muraasni kun, uffata aadaa saba Oromoo uffatanii mana keessatti sirbaa fi ragadaa jiru. Uffata Namoota kanaa irra haalluuwwan gurraacha, diimaa fi adiin ni jiru. Namni fuulduratti bahee fuulli isaa mul'atu kun maqaan isaa eenyu?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jirru kun kuduraa kan taheedha. kuduraan kun kan nyaatamuudha. kuduraan kun dheedhii tahee maqaan isaa timaatimii kan jedhamudha. timaatimiin kun diimatee kan jirudha. timaatimiin kun faayidaa hedduu namaaf kenna.

Bakka faaya adda addaan miidhagee jiruudha. Bakka faaya kanaatti boci meeshaalee adda addaa keenyan manaa irra jira. Akkasumallee barreeffamni qubee afaan Amaaraan 'jaarsummaa' jedhu keenyan manaa irra jira. Laft mana kana keessaa afata halluu magariisaan afame.

Kun bineensa Roobii jedhamuudha. Akkasumas bakki jireenya roobii kanaa bishaan keessaadha. Bifni bineensa kanaa daalacha. Waan gaafa fakkaatu lama ofiirraa kan qabuudha. Bineensi kun miilla afura qaba. Duuba isaa kan jiru bakka magariisa.

Gamoon teessoo gamtaa Afrikaa fageenya irraa mul'achaa jira. Gamoo kan fuuldura irratti gamoon biroo fuuldurri isaa fuulleen ijaarame ni jira. Naannawwaan isaa misooma cinaa daandiin miidhagee jira. Samiin qulqullaa'ee duumessa takka hin qabu.

Faayi bareedina yookaan miidhagina nama tokkoo dabaluu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Intalli Kun faaya uffannaa aadaa kan uummata Oromoon faayamtee miidhagdee tu kan jirtu. Uffatichis uffata aadaa hawaasa godina arsiitti.

Barattoota kutaa barnootaa keessatti walitti qabamanii jiran. Barattoonni daree barnootaa keessa jiran kun baay'een isaanii dubartoota kan ta'anidha. Dubartoonni kunneen fuula ifaa ta'een kolfanii seeqaa kan jiranidha. Akkuma asirraa argamuttis hirmaan aan shamarran barnoota irratti qaban olaanaa ta'uu agarsiisa.

Akka addunyaatti dorgomtoonni Fiigichaa biyya keenyaa baay'ee beekamoodha. Kana jechuun dorgommiiwwan addunyaa kana irratti qophaa'a irratti warri keenyaa hirmaachuudhaan yeroo hedduu qabxii gaarii galmeessisuudhaan beekamu. Kun immoo jireenya jara kanaa fooyyessuu bira darbee maqaa biyya kanaa waamsisuu irratti qooda guddaa qaba.

Taphattoonni Kubbaa miilaa addunyaa kana irratti hordoftoota hedduu qabu. Kun immoo jaalala namoonni baay'een kubbaa miilaa daawwachuudhaaf qabu irraa ka'uudhaan kan maddudha. Kanaaf taphattoonni kunis dorgomaa cimaa ta'uudhaaf shaakallii gahaa taasisuudhaan gara dorgommii deemu.

Voolkaanon yeroo uumamu naannoo sanatti rakkoo baay'ee cimaa ta'e geessisuu danda'a. Kun immoo namoonni bakkicha jiran mana isaanii irraa buqqa'uu qofa itoo hintaane lubbuu namoota baay'eetu baha. Haata'u malee bakki waanti kun itti uumame hawwata turiizimii ta'uudhaan daawwatama.

Namoonni baadiyaa jiraatan fuula isaanii irraa dafqaa fi ilbiisota akka titiisaa fuula isaanii irraa kan haxaawwatan ciraa waanta jedhamu kanaanidha. Ciraan kun diboo fardaa yookiin bineensa weennii jedhamu irraa tolfama.

Galmi Abbaa Gadaa halluun dibamee bareedee jira. Seensa balbala abbaa gadaa irratti bokkuun kaafamee jira. Kqna malees, jalli galmichaa alaabaa abbaa gadaan faayanee jira. Galmi abbaa gadaa dallaa sibiilaan marfamee jira.

Shamarran lama uffata aadaa habashaa uffatanii mudhii isaanii qabatanii suura ka'aa jiru . Mucayyoon fuuldura irratti argamtu morma ishee ol yaastee mudhii qabattee dhaabbachaa jirtu sololiyaa fakkaatti. Garaa ishee fuulduratti dhiibdee jirti.

Namni kun ,maqaan isaa Sheek Alii Allaahmuddiin jedhama. Namni kun lammummaa Itoophiyaa kan qabu yoo ta'u, dureessa Itoophiyaa isa tokkoffaa dha. Namni kun dhaabbata Meedrook Inveestimant Group jedhamu kan qabu yoo ta'u, dhaabbata kana keessa dhaabbilee gosa garaa garaa heddutu jiru.

Dargaggoonni uffata aadaatiin faayamanii haroo irra tarree galanii irreeffachaa jiru. Namoonni irreeffachaa jiran uffata adii uffatanii marga jiidhaa harkatti qabatanii bishaan cuuphaa irreeffachaa jiru. Gara duuba irratti dargaggoonni arooressa qabatanii sirbaa jiru.

Macaafa qulqulluun akka amantaa warra kiristaanotaatti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun macaafa qulqulluu kana keessatti sagalee Waaqayyootu barreeffamee jira waanta ta'eef namoonni amantaa kana hordofan sirriitti itti fayyadamu. Kana jechuun mana amantaa isaanii keessattis barsiisni isa irraa kennama.

Halkan yeroo ibsaan magaalaatii baddu yookiin yeroo namoonni baadiyaa jiraatan bakkee ba'anii qabeenyaa fi loon ilaallatan ibsaa kana qabatanii bahu. Ibsaan kun dhagaa mataa isaa kan qabuu fi isa malee hin hojjetu.

Meeshaalee barreeffamaa gosa adda addaa fi kitaabilee dabalatee dabtaroonni adda addaas jiru. Meeshaaleen kun herregduu lakkoofsaa, qalama barreeffamaa, irsaasii fi wantoota danaa adda addaa qabaniidha. Meeshaaleen kun halluu keelloo, diimaa, cuquliisa fi magariisa kan qabanis jiru.

Suuraa biiftuu kan gaara duubaan gara bosonaatti baatee jirtuudha. Biiftuun kun halluun qaama ishee irra jiru adii yoo ta'u garuu ifni ishee kan mukeen bosonaa kana irratti mul'achaa jiru bifa keelloodha.

Dubartiin takka daa'imman xixiqqoo lama luka ishee diriirfachuun ofirra keessee jirti. Daa'imman lamaan huccuu halluu wal fakkaataa uffatanii jiru. Dubartittiin harka ishee tokkoon harka daa'ima tokkoo qabdee kan jirtu yoo ta'u, harka ishee kan biraatin immoo daa'ima biraa sooraa jirti.

Bulchaa muummee biyya keenyaafi akkasumas hooggantoota sadarkaa olaanoo biyyattii, wayita isaan magaalaa guddittii baha Oromiyaa kan taate magaalaa Dirree Dawaa daawwachaa turan. Bulchaan magaalaa sanaas simannaa ho'aadhaan isaan simachuun bakkeewwan tokko tokko yeroo waliin daawwatan kan argisiisudha.

Kun aasxaa dhaabbata teelevizyiinii 'Oromia Broadcasting Network 'ti. Aasxaan kun boca geengoo irraa kan hojjetameedha. Gidduu isaatiin immoo fakkii odaa kan qabuudha. Fakkii odaa karaa gadiitiin barreeffamni gabaajee 'OBN' jedhu barreeffamee jira.

Suura pireezidaantii FDRI kan duraanii Obbo Girmaa Walda Giyoorgis 'tu as irraa mul'achaa jira . Girmaa Walda Giyoorgis namoota akka biyyaatti bu'aa gaarii biyya isaaniif buusanii darban keessaa isaan tokko.

Dubartii daa'imman bakka tokkotti walitti qabdee barsiisaa jirtu. Dubartiin kun kitaaba harka isheetti qabattee kan jirtuu fi daa'imman kana bifa gaaffiin barsiisaa kan jirtudha. Daa'immanis toora galanii taa'anii ishee dhaggeeffachaa kan jiranidha.

Gaafa mala addaatiin aannan elman yeroo hedduu kan barame haadholiin ofii isaaniif kan hojjatanidha. Kunis immoo naannoolee baadiyyaa keessatti kan baraman ta'us, yeroo tokko tokko garuu ijoolleen garuu aannan elmuun maatii isaanii ni gargaaru

Namoota hedduu gamtaadhaan Laga ce'aa jiraniidha. namoonni Kuni Laga bishaaniin guutame tokko riqicha gubbaarraan qaxxaamuraa jiru. bishaan kuni baay'ee bal'ina Kan qabuudha. daangaa bishaan kanaatti biqiltoonni dhedheeroo hudduun biqilanii jiru. dooniin bishaanis daangaatti siqee Jira.

Oomisha boqqoolloo lafa bal'aa irratti oomishamaa jirudha. Boqqolloon kun reefu biqilee gurguddachaa jira. Bifti isaa magariisa lalisaadha. Oomishi boqqolloo naannoo gammoojjiitti baay'ee beekamaadha. Boqqolloon biddeena ta'uu danda'a. Asheeta isaatti illee waadamuun yookiin ammoo affeelamuun nyaatamuu danda'a.

Namoonni minjaalatti naanna'anii walga'ii taa'aa jiru. Minjaala irra qaruurri bishaanii dhaabbatanii jiru. Namoota minjaalatti naanna'anii jiran keessaa tokko Injinar Taakkala Uumaan ni argama. Isaan malee aangaa'onni adda addaa walga'ii irratti hirmaachaa jiru.

Dubartii uffata aadaa shishinnii dheeraa uffattee suuraa kaatudha. Uffanni isheetis gubbaarran duwwaa kan gateettii mul'isu ta'ee isaa jalatti halluu keelloo kan qabudha. Gara gadiitiin immoo guutuun isaa halluu adii kan ta'edha.

Shamarroonni rifeensa dheeraa fi fayyaa kan qulqullummaan isaa eegame qabaachuuf dibata dibachuu akka qaban ni gorfamu. Dubartiin kun dibataa fi saamunaa rifeensa isaanii qulqulleessu akka beeksisaatti isaan kan beeksisaa jirtudha.

Nyaata aadaa iddoowwan hedduuti beekamuudha. nyaanni Kuni buddeena jedhamuun beekama. ittoon diimaan akkasumas foonfi corqaan nyaata kanaarratti jikfamee jira. buddeenni yeroo baay'ee midhaan Akka xaafiifi qamadii akkasumas garbuufi kanneen biroo irraa Kan hojjatamuudha.

Shawaan Godina giddu galeessa biyya kanaatti argamudha. Sabni Kun uummata oromooti. Uummanni kun aadaa mataa isaa danda'e qaba. Aadaa isaa kana karaa carraa argate hundaan calaqqisiifatee ittiin beekamaa jira. Sabni kun uummata kallattii hundaan dirqama akka biyyaatti itti kennamu hunda bahachuudhaan beekamudha.

Biyya keenya keessatti yeroo ammaa warshaalee hedduun hojii adda addaa eegalaniiru. Warshaaleen kunneen oomisha rakkoo uummata kanaa furuu danda'an irratti bobba'uudhaan hojjechaa kan jira yoota'u; Namoota hedduudhaafis carraa hojii gaarii ta'a uumaa jiru.

Namoota lama ta'anii jiran argaa kan jirruufi namoonni kunneen ammok tokko dhiira yoo ta'u ogeessa kaameraafi suursagalee waraabaa nama jirudha. Isheen dubaraa ammoo sagale guddiftuu qabattee haasaa godhaa waraabbamaa kan jirtudha.

Namoonni seera kabachiisan ofuma isaaniitii itoo seera cabsanii yeroo arginu baay'ee nama gaddisiisa. Kun ta'uun isaa immoo namoonni yakka akka hojjetaniif jajjabeessuu ta'a. Kun akka hin uumamneef qaamonni kun miseensa isaanii gorfachuudhaan hubannoo isaanii cimsuun barbaachisaadha.

Ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhamee amanama. Keessumaa namoonni tokko tokko immoo lakkuu dahuudhaan yeroodhuma tokkotti mana isaanii eebba kanaan guuttatu. Maatiin kana argatanis ijoollee isaanii kana akkuma dandeettii isaaniitti kunuunfatanii guddifatu. Ijoolleen isaaniis jaalalaan wajjin guddatti.

suuraa kana irratti kan arginu kun baasii jedhamuun kan beekamu dha. baasiin kunis halluu keello kan qabu yoo ta'u kunis immoo geejjibaa fi meeshaalee garagaraa ittiin fe'uuf kan itti fayyadamnu dha.

Namoonni baadiyaa jiraatan loonnii fi bu'aawwan aannan looniitiin jiraatu. Dubartiin kun aannan sa'aa kan elmaa jirtu yommuu ta'u, aannan kun kan dhugamuu fi bu'aawwan isaa kan akka baaduu fi dhadhaa immoo nyaataaf oolu.

Kun aasxaa dhaabbata maqaan isaa 'Oromo Legacy Leadership & Advocacy Association' jedhamuudha. Aasxaan kun boca geengoo ta'e kan qabuudha. Gidduu aasxaa kanaa mallattoolee addaa addaa kanneen akka: odaa, mallattoo harka namaa fi kanneen birootu jira.

Daandii Oddoo namaa jala darbuu, cinaa isaa ammoo qe'een baadiyyaa wayii, dallaan isaa kan qorqoorroon ijaaramee wayiidha. Qe'ee keessa mukkeen gurguddoo fi magariisni jiru. Daandiichi kan hojjatamee hin dhumnee fi awwaara kan qabuudha.

Garee namoota muraasaa kan sochii shaakala Ispoortii taasisaa jiran. Namoonni kunneen uffata bifa halluu diimaa fi magariisa qabu uffatanii shaakallii ga'umsaa kan taasisaa jiranidha. Sochiin qaamaa fayyaa fi jabeenya qaama namaaf daran murteessaadha.

Dhaloonni ammayyaa erga beekumsaan fagaatee kalaqa garaa garaan addunyaatti kan dhufaa jirudha. Meeshaan elektirooniksii afaan Kompiitaraa jedhamtu kun keessa kompiitaraa sochoosuuf kan gargaartudha. Kompiitarri kam iyyuu afaan kanaan ala hojjechuu hin danda'u!

Bishaan uumamaan lafa keessaa ol hurkaa jira. Bishaan lafa keessaa uumamaan ol hurkaa jiru kun hoo'aadha. Innis dhibeewwan adda addaa fayyisuu damda'a. Namoonni sadii bishaanicha lafa keessaa ol hurkaa jiru keessaa taa'aa jiru.

Weellisaa Yoosan Geetahuun. Weellisaan kun barreessaa fi yeedaleessaa sirboota hedduu ta'uun nama beekamudha. Yeroo dhiyoo duras sirboota haala yeroo waliin wal-qabatan gadhiisee ture. Yoosan weellisaa akkasumas qabsaa'aa haala uummanni keessa ture bifa weelluun qindeessee dhiyeessaa turedha.

Kuni xiyyaara daandii qilleensa Itiyoophiyaa keessatti tajaajila kennuudha. Qaama xiyyaara kana gara duubatiin, halluun magariisa, keelloo fi diimaa ta'e ni jira. Qaamni xiyyaara kuni halluu adii caalmaatti ofirraa ni qaba.

Fuduraan kun Loomii jedhama. Bifti isaa magariisadha. Gaafa nyaatamu dhandhama dhangaggawaafi dhandhama namatti tolu qaba. Fooliin isaa urgaa'aafii baay'ee kan namatti toludha. Loomiin Vitaaminii C'n kan badhaadhedha. Nyaata fi dhugaatii kan biroottillee naqamuun mi'eessuf oola.

Sireen mana miidhagsuu fi irra ciisuuf gahee guddaa qaba. Sireen kun waantota garaa garaa irraa kan tolfamu yommuu ta'u, ogeessonni muka soofuu irratti hirmaatan akkaataa fedhii maamiltootaan boca isaan barbaadaniin hojjetuufii.

Nyaata nyaachuuf dhiyaatee jiruudha. nyaanni kuni maqaan Isaa buddeena jedhama. buddeenni kin bifa garagaraa Kan qabuudha. buddeenni kuun diimaa kuun immoo adiidha. meeshaan buddeenni irratti dhiyaatee jiru halluu adii Kan qabuudha bilbilee tokko cinaa sana taa'ee jiru.

Oromoon amantaa waaqeffataa hordofa. Amantaan kun aadaafi safuu uummata kanaa waanta ofkeessatti qabatuuf uummata biratti jaalatamummaa guddaa qaba. Kanaaf Uummanni Oromoo baay'een isaanii amantaa kana hordofu. Kun immoo eenyummaan saba kanaa akka beekamee turuuf qooda bahate qaba.

Daa'imman bishaan boombaatiin harka isaanii dhiqachaa jiran. Daa'imman kanaan duubattis namoota hedduu bakka tokkotti walitti qabamanii dhaabachaa jiran argina. Rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu furuuf bishaan boombaa kana baadiyaa keessatti baay'inaan galchuun murteessaadha.

Ministerri dhimma alaa Iraan miidiyaalee waliin af-gaaffii gochaa jiru. Qondaala mootummaa Iraan kana duuba alaabaan biyya isaa ulee irratti fannifamee argama. Jalaan Afaan Amaariffaan barreeffamni dhimma isaan dubbachaa jiraniin wal qabatu barreeffamee jira.

Meeshaaleen kunneen teessoo yoo ta'an, muka irraa kan hojjatamanii fi urufa keessa kan jiranii dha. Teessoowwan kunneen muka jabaa irraa soofamuun kan hojjataman yoo ta'u, hawaasni akka irra ta'uuf banaa ta'anii lafa irra dhaabamuun kan kaawwamanii dha.

Yeroo birraatti daraaraan keelloo jedhamu guddachuun ilaalcha naannoo fi foolii isaa miidhagsa. Ijoollonni kun keelloo ciratanii manatti kan galaa jiran yoo ta'u, yeroo ayyaanaatti mana keessa firfirsuuf kan taasifamu dha.

Garee kubbaa miilaa yookaan taphattoota kubbaa miilaa yoo ta’an wal dorgommii kubbaa miilaa irratti hirmaachuudhaan kan injifatanii fi yeroo isaan geeba kaasna argama. Kubbaan miilaa fayyaaf, jaalala baldhisuuf kan gargaaru dha.

meeshaa mana keenya yookaan bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu kan maqaan isa burcuqqoo jedhamuun beekkamu argaa kan jirru yoo ta'u innis teessoo irra duwwaa isaa taa'ee kan jirudha. dhangala'aa gara garaa keessatti naqachuuf kan nu gargaarudha.

Kun poosterii yookiin barjaa beeksisaati. Poosteriin kun kan mana maxxansaa Salaam jedhamuuti. Maqaa irraa eegalee tajaajilli manni maxxansichaa kennu hundumtuu poosterii kana irratti barreeffamee jira. Fakkiileen maashinootaa fi bu'aawwan hojii isaaniis irratti argama.

Gosa oomisha midhaan garbuu ooyiruu lafa qonnaa irratti dagaagee jiru. Garbuun gosa midhaanii naannoo haala qilleensa lafa baddaa keessatti baay'inaan oomishamudha. Gosti midhaan kanaa nyaata dhangaa garaa garaa irraa qopheessuuf kan gargaarudha.

suuraa kana irratti kan arginu kun faaya mormaa barreeffama oromiyaa jedhu kan ofirraa qabu kan agarsiisudha. oromiyaan egaa naannoo magariituu, madda dammaafi aannani, albuudawwan akka warqeefi meetiin badhaatuu kan taate dha.

Weellisaa beekamaa fi jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa eeboo harkatti qabatee as ilaalaa jira. Dabalataan , daabee mataa irratti keewwatee jira. Kana malees, uffata aadaan faayamee dhaabbatee xiyyeeffannoo guddaan fuuldura isaa ilaalaa jira.

Bakkeewwan hedduutti sababa hanqinni bishaan dhugaatii mudatuuf, mootummaan tajaajiloota hawaasummaa inni dhiyeessu keessaa tokko kanadha. Bishaan dhugaatii kanas bishaan boollaa lafa keessaa baasuun erga furee, uummanni naannoo Sanaa waliin itti fayyadama

Sireen muka irraa hojjatame dulloomaan dhaabbatee jira. Sireen kun guutummaan guututti muka irraa kan hojjatamee fi mismaara homaayyuu kan ofirraa hin qabneedha . Sireen kun luka afur kan qabu yemmuu ta'u garri mataa isaa boca bokkuu qaba.

Kun uffata aadaa dubartoonni uffataniidha. Uffatni aadaa kun bifa adii kan qabu ta'ee, sabbatni isaa immoo bifa diimaa fi kan biroo irraa kan hojjetameedha. Hodhamee erga xumuramee booda gurgurtaadhaaf fannifamee jira.

Bakki kun, lafa qonnaa hektaara bal'aa ta'e irra jiruu dha. Biqiloonni magariisni bakka kanatti sarara qabatanii kan marganii jiran yoo ta'u, biqiltuun kun biqiltuu nyaataa garbuu fi qamadii dha. Qamadii fi garbuun biqiloota nyaataa addunyaa irratti namni baay'inaan itti fayyadamuu dha.

Asxaan paartii kongirasii federaalisti Oromoo fakkii irraa mul'achaa jira. Asxaan kun gidduu irraa fakkii odaa, moggaa irraa fakkii garbuu fi duubaan halluu keelloo qaba. Kana malees , mataa irraa fakkii urjii qaba.

Biyya keenya keessatti namni baay'een jireenya isaa mo'achuudhaaf baay'ee dhama'a. Kun immoo rakkina keessa jiraniif harka lachuu irra tattaaffii dhuunfaa isaanii taasisanii keessaa bahuudhaaf yaalii godhamudha. Kan maatii qabus itti gaafatamummaa maatii isaa fudhachuudhaan dhama'a.

Artistoonni keenya buleeyyii irraa kaasee hanga lafaa ol dhufootti guddina aartii Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu. Keessumattuu yeroo ammaa kana artistoonni lafaa ol dhufoo jedhaman aadaa uummatichaa bifa muuziqaan qindeessuun beekamtii itti gochaa jiru.

Biyya tokko bosonoomsuun faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun biyyoonni bosona qaban qilleensa gaarii ta'e argachuu waanta danda'aniif jechuudha. Biyyi keenyas kanuma sababeeffachuudhaan waggaa waggaadhaan biqiltuu miiliyoonatti lakkaa'aman dhaabaa jirti. Kun immoo amma irraa kaanee faayidaa isaa akka agarruuf nugargaareera.

Akka biyya kanaatti giddu galli gabaa ammayyaa'aan uumamaa jira. Kun immoo uummanni biyya kana keessa jiraatu tajaajila gahaa ta'e akka argatu taasisuu danda'a. Kanaaf tajaajilli bakka sanaa argamu bakka tokkotti oomisha hunda argachuu waanta danda'amuuf waanti akkasii filatamaadha.

Meeshaan pilaastika irraa hojjatame kun maqaan isaa joogii jedhamee kan waamamu yoo ta'u, bishaan fi wantoota biroo kan akka farsoo fi dhugaatiiwwan biroo keessa ka'anii gara meeshaa keessaa dhugamuutti buusuf fayyada. Meeshaan kun, haalluu diimaa adii ta'e qaba.

Meeshaalee faayaa hedduu iddoo tokkootti walitti qabanii jiraniidha. meeshaleen kunniin kutaalee qaama namaa garagaraattii Kan godhatamaniidha. isaan. keessa Kan mormatti godhatamu ni jira. qubeellaan Kan qubatti godhatanii hedduu ta'ee fi Kan gurratti godhatamus ni Jira.

Abbaan gadaa Oromoo biratti nama iddoo guddaa qabudha. Namni kun bara hojii isaa keessatti itti gaafatamummaa guddaa qaba. Namni kun waggaa saddeet kan bulchu yeroo ta'u hanga aangoo irra jirutti aangoo uummaticha qajeelchuu guutuu ta'e qaba.

Kun meeshaa faayaa aadaa Oromoo yoo ta'u, maqaan isaa micciirraa jedhama. Micciirraan sibiila jabaataa ta'e irraatii boca bareedaa ta'een hojjetama. Micciirraan kun marsaa lama kan qabu ta'ee harkatti kan kaa'atamuudha.

Tajaajilli konkolaataa geejjiba nama dhuunfaan yookiin mootummaan kennamu yoo ta'u, namichi kun qaama miidhamaa kana gara keessa konkolaataatti ol galchaa jira. Qaama miidhamtoonni namoota kenniinsa tajaajila tolaa fi kunuunsa barbaadanidha.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Bakka kanatti namoota walitti gurmaa'anii daree tokko keessa waliin ta'anii jiran argina. Namoota taa'anii jiran keessaa dubartiin tokko kan dhaabbachaa jirtu yommuu ta'u namoota taa'anii jiran gaaffii gaafachaa kan jirtudha.

Namoota uffata seeraa qaamni nageenya eegsisu uffatu uffatanii baay'atanii taa'anii jiru. namoonni Kuni waraqaa harkatti qabatanii barreessaa jiru. bishaan of bira godhatanii jiru. teessoon Isaan irra taa'anii Jiran mukaa fi sibiilarraa Kan hojjatameedha.

Aasxaa barraaffama "mana murtii aadaa oromiyaa" jedhu ofirraa qabuudha. manni murtii aadaa oromiyaa mana murtii aadaa Fi duudhaa ummatichaa akkasumaas dhugaa irratti hundaa'ee Kan murtii kennuudha. aasxaan Kuni mana murtii kanaaf akka mallattoo ittiin beekamaattii fayyada.

Iddoo kanatti biqilaa gosa addaa addaa argaa jirra. biqilaan kun bifti isaa magariisa kan taheedha. biqiloonni amma argamaa jiran kun kanneen akka mangoo fi kanneen kana fakkaatanidha. biqilaan mangoo kun faayidaa hedduu dhala namaaf kenna.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee barreeffamaa dha. Meeshaaleen barreeffamaa kunneen kan akka:iskiriiptoo yokin qalama barreeffama harkaa, irsaasii, qortuu irsaasii, balleessituu barreeffama irsaasii fi dabtara barreeffamaa faa dha. Meeshaalee kanatti daa'imman barnoota sadarkaa duraa baratantu fakkii kaasuu fi bareessuuf itti fayyadama.

Bakki kun marfata yookiin addabaabayyii kan jedhamu yoo ta’u siidaan gootaa kan irratti ijaaramee jirudha. Maqaan goota kanaa Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhama. Taadasaa Birruu goota Oromoo fi nama jabaa ture.

Namoota gurguddaa lamafi daa'imman lama karaa gubbaa dhaabataniidha. namoonni kunniin uffata adii uffatanii jiru. beeyladni manaa tokko isaan cinaa dhaabatee jira. beeyladni Kuni saree bifni Isaa gurraachaafi. namoota kana duubatti biqiltoonni akkasumas manneen hedduunis ni jiru.

OMN miidiyaa hawaasaa uummata oromoo biratti jaalatamummaa guddaa qabaachaa turedha. Miidiyaan kun yeroo qabsoo uummata kanaa adda durummaa guddaadhaan uummata isaa tajaajilaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana hojii isaa biyya kana keessatti hojjechuu irraa dhorkameera.

Fakkii qabee wantoota halluu diimaa fi kan biraa qaban wal irra tuulamanii taa'aa jiraniidha. Qabeewwan kunneen danaan isaanii danaa gingilchaa midhaanii fakkaata. Meeshaaleen kunneen keenyan dhagaa irraa hojjetame irra taa'aa jiru.

Namoonni kunneen namoota miseensa qaama nageenyaa Oromiyaa ta'anii dha. Qaamoleen kunneen miseensota poolisii Oromiyaa yoo ta'an, uffata seeraa poolisii uffatanii fi alaabaa mootummaa federaalaa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa qabatanii hiriira gaggeessaa jiru.

Konkolaataan kun maqaan isaa gaarii kan jedhamu yoo ta'u, wantoota akka mukaa, gommaa pilaastikaa fi kanneen biroo irraa kan qophaa'e yoo ta'u humna beeylada harreetin kan harkifamuu dha. Gaariin hawaasa keessatti meeshaalee tokko toko ittin geejibuuf fayyada.

Xiyyaarri daandii. qilleensa Itoophiyaa qilleensa keessa hurriidhaa ol balali'aa jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbata akka biyyaattis ta'ee akka ardiitti maqaa guddaa qabuudhq. Garaa duubaan halluun gosa sadii diimaa, cuquliisa fi magariisni kaafamee jira.

Rigaan qulqullina Ilkaanii eeguu keessatti qooda guddaa qaba. Kanaaf jecha namoonni baay'een isatti fayyadamu. Rigaan kun akka aadaatti namoonni naannoodhuma isaanii irraa biqiltoota filamoo ta'an fayyadamuudhaan hojjetatanii itti fayyadamu. Kun immoo ilkaan irratti rakkoo biraa uumuu danda'a.

Gabaa keessatti eeleen sibiila gurgurtaaf dhiyaatan hurufa irraa diriiranii jiru. Eeleen sibiilaa asirratti argamun bal'inaa fi ulfaatina adda adda qabu. Kana malees, eeleewwan sibiilaa mul'atanii achi gingilchaawwan walittj hidhamanii argamu.

Alaabaan kun, alaabaa Itoophiyaa bara mootii Hayilasillaasee keessa dha. Alaabaan kun uffata haalluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa irraa kan qophaa'e yoo ta'u, asxaan fakkii leencaa qabus walakkaa alaabaa haalluu keelloo qabu irra ni jira.

Shamarreen diimtuu bareedduun fuula ishee wanta keelloo dibattee ija ishee lamaanuu dunuunfattee jirti . Baanarii irratti ' barreeffamni afaan Amaariffaan ' Gogaa bareedu fi akka biiftuutti ifu ' jedhu barreeffamee jira.

Asxaan kun, asxaa kilabii kubbaa miilaa Buna Itoophiyaati. Bunni Itoophiyaa kilabii deeggartoota amanamoo hedduu qabu yoo ta'u, teessumni isaa magaalaa Finfinnee dha. Bunni Itoophiyaa Itoophiyaa keessatti dorgommii waancaa illee seenaa isaa keessatti yeroo muraasa mo'ateera.

Namoonni baay'een mooraa isaanii keessatti firee mukaa nyaataman dhaabuudhaan irraa fayyadamu. Fakkeenyaaf Abukaadoo fa'aa dhaabuun nyaata dhala namaa isa filatamaa waanta ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha namoonni faayidaa isaa hubatan kana irraa fayyadamoo ta'aa jiru.

Harree-diidoo bosona keessa waliin dhaabbatanii jiranidha. Bakki kunis biqiltuun magariisa kan hin jirre yoo ta'u, margi margee jirus gara gogouutti deemaa jira. Gosti bineensa kanaa kan qaaman harree manaa fakkaatu garuu, halluu adiifi gurraacha sarara sararaan walmakaa qabudha.

Mana amantaa Ortodoksii danaa adda addaan ijaaramee jiruudha. Mana amantaa kana irra suuraan alaabaa Itiyoopiyaa hidhamee jira. Mooraan mana amantaa kanaa bareedee lafti isaa dhagaan hojjetamee jira. Akkasumallee naannoo mooraa mana amantaa kanaa biqiloonni magariisni jiru.

Iddoo kanatti namoota hedduu kan taa'an argaa jirra. namoonni kun daa'imman qofa kan taa'anidha. daa'imman kun hundi isaanii huccuu yookiin uffannaa kan wal fakkaatudha. akkasuma illee daa'immani lama taa'anii gara fuula duraatti baa'anii taa'aa kan jiraniidha.

Iddoo kanatti alaabaawwan biyyoota lamaa fannifamee jira. alaabaan Kuni inni tokko Kan biyya Itoophiyaa halluun Isaa diimaa, keelloofi magariisa ta'eedha. inni tokko immoo alaabaa biyya Israa'el halluu diimaafi adii qabuudha. iddoon Kuni iddoo walitti dhufeenya biyyoota lamaanii ibsuudha.

Kitaabonni, meeshaaleen baarreefamaaf barbaachisan, wantoota galmee keessa kaa'atan, barruulee xixiqqoo kan yaadannoo itti qabachuuf oolan luukiwwan garaagaraa fi wantoonni kana fafakkaatan iddoo itti walitti qabamaniidha. Bakki bakka daldalaa fakkaata. Meeshaaleen hunduu gosa gosa isaaniin gulantaa irra kaawwamanii jiru.

Konkolaataa fe'uumsaa dhaabatee jirudha. Innis hammaan guddaa kan ta'eefi halluu magariisa kan qabudha. Konkolaataan kun yeroo baay'ee meeshaalee ijaarsaa gurguddaafi baay'ee taa'an geejjibuuf nu gargaara. Innis humnaafi yeroo namaa qusachuuf gargaara.

Re'een gosa beellada manaa keessaa tokko taatee dhaltuu yookiin kormaa ta'uu dandeessi. Re'een dhaltuu guddoon ilmaan hedduu kan dhaltee fi eegumsi ishee immoo baay'ee kan nama rakkisudha. Kanaaf yeroo hedduu ni hidhamti.

Firii mukaa halluu diimaa qabu kan nyaataaf tajaajiluudha. Firiin mukaa kun siree irra tuulamee gabaaf dhiyaatee jira. Akkasumallee kanneen laastikii keessatti walitti qabamanii jiranis jiru. Firiiwwan kunneen yeroo baay'ee mukeen gurguddoo irraa ciramu.

Namoota karaa gubbaa deemaa jirantu jira. dubartiin tokko harka isheetti meeshaa baattee deemaa jirti. namni tokko ba'aaa konkolaataa gubbaarra buusaa jira. karaan Kuni karaa dhagaa xixiqqaarraa hojjatameedha. mukkeen dheerina qaban karaa daangaatti biqilanii argamu.

Namoota lama taa'anii Jiraniidha. namoomni Kuni lamaan isaanituu huccuu halluu walfakkaataa qabu uffatanii jiru. namoota kana cinaa isaanitti alaabaan biyyoota lamaa fannifamee jira. manni isaan keessa taa'anii Jiran afata halluu diimaa qabu Kan afameedha.

Nyaata ittoon isaa itti naqamee minjaala irra ka'amee jiruudha. Ittoon nyaata kanaa foon halluun isaa wantoota adda addaan diimatee jiruudha. Saaniin biddeenni kun irra godhamee jiru halluun isaa adii gaafa ta'u danaan isaa diriiraadha.

Meeshaa halluu adii cina isaa irra qabu kan fuulleen isaa ammoo gurraacha ta'eedha. Meeshaan danaa rog arfee qabu kun kan 'wifiin' itti bitamuudha. Meeshaan kun tajaajila teknooloojjii yeroo hammaa keessatti ga'ee guddaa taphachaa jira.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee jirtudha. Ufanni ishee halluu adii ta'ee halluu magaala qarqara isaa irraa qaba. Manni isheen keessa dhaabbattee jirtu halluu daalacha qaba.

Addunyaa kana irratti manni amantaa baay'een isaa gatiin guddaan itti baafamuudhaan ijaarama. Kana irraa kan ka'e manneen amantaa kun baay'ee guddaafi miidhagaa ta'anii argamu. Kun immoo miseensi mana amantichaa jaalala waaqa isaatiif qabu mul'isuu danda'eera.

Ummata diddaa agarsiisaa jiruudha. ummanni Kun karaatti bahanii harka isaanii olqabanii walqaxxaamursuun diddaa waan isaaniif hin taanee agarsiisaa jiru. ummanni Kun sagalee isaanii Kan dhageessisaa Jiran yoo ta'u waan Akka isaaniif ta'u barbaadan qaamni dhimmi ilaalu Akka isaaniif dhagahu iyyachaa jiru.

Gosoonni konkolaataa fe'iisaa kan namaa hedduun jiraatanis isaan keessaa baay'ee beekamaa kan ta'e tokko baasii waaliyaa jedhamudha. Innis halluu cuquliisa, diimaa keelloo fi magariisa kan qabuu fi mudhii ol immoo gurraacha.

Ija bunaa haalaan gogsamee bareedee meeshaa adda addaatti naqamee gabaaf dhiyaatee jiruudha. Bunni kunneen kaan meeshaa afaan bal'aatti naqamee kan jiru yoo ta'u, kanneen kaan immoo laastikii adda addaatti naqamanii wal irra tuulamanii jiru.

Suuraa Fannoo gooftaa Yesuus agarsiisaa jiruudha. Suuraa kana irratti namoonni baay'een itti marsanii muka fannoo ilaalaa jiru. Akkasumallee barreeffamni halluu diimaan 'Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname'. jedhu barreeffamee jira.

Hoteelonni tokko tokko maamila hedduu keessummeessuu bakka danda'u qopheessuudhaan hojjetu. Kun immoo galii isaanii guddisuu bira darbee akka magaalaa sanaatti bakka keessummaan iddoo biraa irraa dhufe itti simatamu gahaan jiraachuu dandeessiseera.

Naannoo lafa qullaa ta'etti mukkeen dhedheeroo dhaabatanii walitti rurrukutamanii jiranidha. Isaa achitti mukkeen baala magariisa qaban kan biqilanii argaman ni jiru. Achi birattis mana qorqoorroo mukaafi dhoqqee irraa ijaarametu argama.

Iddoon amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun wantoota addaa addaati. wantoonni namtolchee ykn harka namaatiin kan tolfame ykn kan hojjetameedha. akkasuma illee wanti amma argamaa jiru kun bifti isaa diimaa kan taheedha.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun lafa marga gogaadhaan uwwifame kan nutti mul'isu yoo ta'u kunis midhaan haamamuutti dhiyaate kan fakkatudha. Biqiltuu. Kunis halluu gara keellootti deemu kan qabu dha.

Biyya keenya keessatti namoonni naannoo Affaariifi Sumaalee akkasumas iddoowwam gammoojjii biroo keessa jiraatan gaalatti fayyadamu. Gaalli jireenya isaanii keessatti iddoo guddaa qabdi. Kana jechuun geejibaafis ta'ee nyaachuudhaaf iddoo guddaa qabdi. Kanaaf uummanni kun beellada kanaaf jaalala guddaa qaba.

Suuraa danaa lafaa yeroo meeshaaleen 'teknooloojjii' tokko tokko danaa lafaa kana keessa darbanii asi gadi ilaaniidha. Danaa lafaa kana gubbaa meeshaan ammayyaa ifaa ofi irraa qabu balali'aa jira. Meeshaan kun annisaa aduu fudhachaa kan deemuu ofi irraa qaba.

Sareen akka biyya kanaatti kabaja gahaa hinqabdu. Haata'u malee biyyoota qarooman keessatti sareen iddoo guddaa qabdi. Kana jechuun namoonni saree isaaniitiif kunuunsa barbaachisaa godhuuf. Kana malees karaa mootummaatiin mirga gahaatu isheedhaaf kennamee jira.

Qaama miidhamtoota kunuunsuu fi eegumsa gochuufii kan qabu hawaasaa bal'aadha. Mootummaanis gama isaatiin itti gaafatamummaa bahatu ni qaba. Isaan keessaa meeshaalee ammayyaa kan akkasii kana dhiyeessuufiinidha. Meeshaan kun qaama miidhamaa bakkaa bakkatti sochoosa.

Qalamni qeensa qubaa dibatanii fi dibataaleen rifeensa fi qaamaa adda addaa walitti qabamanii jiru. Kana malees, dibanni shamarran baay'inaa hidhii dibatan ni jira. Kan asirratti mul'atan kunneen hundi isaanii shamarrantu itti tajaajilama.

Kun aasxaa appilikeeshinii 'WeChat' jedhamuuti. Aasxaan kun halluu magariisa irraa kan hojjetameedha. Gidduu isaa irratti mallattoo waliin dubbii yookiin 'chat'tu kaa'amee jita. Karaa gadiin immoo maqaa appilikeeshinichaa 'WeChat' jedhamutu barreeffamee jira.

Kun, kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko. Kuduraa fi muduraan kun maqaan isaa maangoo kan jedhamu yoo ta'u, maangoon firii mukaa dhandhama mi'aawaa ta'e qabuu dha. Firiin maangoo hamma sukkaaraa hedduu ta'e of keessaa qaba.

Beeyilada re'ee jedhamtu kan gaafa qabduu fi bifti ishee adii ta'edha. Re'een gosa beeladaa naannoo teessuma lafaa fi haala qilleensaa gammoojjii keessatti baay'inaan horsiifamtudha. Foon ishee nyaataaf kan ooluu fi gurguramuunis galiin kan irraa argamudha.

Faaya mormatti godhatamuudha. meeshaan faaya miidhaginaa Kuni baay'inaan lama yommuu ta'an guutummaan Boca isaanii wal fakkaataadha. faayi Kuni suuraa kaartaa biyyaa Kan ofirraa qabudha. kaartaan Kuni halluu alaabaa biyyattiitiin walfakkatuun Kan dibamedha. duubni isaanii waan halluu gurraacha qabutu Jira.

Biqilaa timaantimaa kan oyiruu lafa hektaara bal'aa ta'e irratti oomishamee jiruudha. Biqilaan kun halluu magariisa kan qabu yoo ta'u firiin isaa reefa guddachaa jira. Akkasumallee oyiruu kuduraa kana keessa namni tokko dhaabbachaa jira.

Kunneen, dhugaatii alkoolii dha. Dhugaatiin alkoolii kunneen maqaan isaanii kaatikaalaa yookin araqee jedhamee kan waamamu yoo ta'u, kaatikaalaa yookin araqeen hamma alkoolii guddaa kan of keessaa qabuu dha. Dhugaatiin kun, hamma alkoolii guddaa waan of keessaa qabuuf hamma xiqqoon dhugama.

Obboon Dammaqaa Mokonnin Itoophiyaa keessatti nama siyaasaa beekamaadha Namni kun qaama mootummaa ta'uudhaan baroota hedduudhaaf tajaajilaa tureera. Yeroo ammaa kanas hojjechaa jira. Obboon Dammaqaa itti aanaa bulchaa biyya kanaa ta'anii hojjechaas turaniiru.

Namootni hedduun naannoo kana ni jiru. Namootni kunneen wal duraa duuba hiriirun dhaabbachaa kan jiraniidha. Mukkeen hedduun naannoo kana ni jiru. Namootni hedduun huccuu halluu garagaraa qabu uffatanii kan jiraniidha.